Kw'ishuri ry'intango ryo mu kanyosha ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru ,ku mpome risanzwe risize ibara rigomba gusa n'umuhondo, indani mw'ishuri hari intebe z'ibiti, n'imeza ,imari zisize ibara risa n'ubururu ,abanyeshuri basanzwe basigamwo ibikoresho, amadirisha arugaye.

Abanyeshuri biga kw'ishuri ry'intango ryo mu Gitaza mugisagara ca Rumonge, risanzwe ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, mu mwaka wa kabiri, ibihome bisize amabara yera hejuru no kuruhande, hasi hasize isima, intebe z'ibiti zitondekesheje abanyeshuri basanzwe bicarako, ariko bagiye mu karuhuko baraza kugaruka, imbere har'ikibaho cirabura canditseko.

Kw'ishuri rgie ntago ryo mukinanira yobakisha amatafari ahiye kubasi gushika hejuru mw'ishuri intebe zitondekesheje umurongo zikozwe mu biti ku mpwome asize amabara yera hasi hasizeisima kubaiyo hariko amadisha hasi hasanzwe hari utuntu dusank'amatara, ariko tutabonerana neza.

Habasanzwe bakorera inyidagaduro abana bari musi y'imyaka itanu mu kigo cisumbuye c'ishengero ryo mu kinindo aho basanzwe banasengera abakuzi hari utwatsi dusa n'urwatsi i butoto amabara y'umuhondo ivyuma bisize amabara asa n'agahama n'ibiti vyinshi bihakikuje birebire.

Mw'ishure ry'intango ryo mu Kinanira, mu gisagara ca Bujumbura, risanzwe ryigako abana kuva muw'indwi gushika muw'icumi na gatatu. Kuko bariko barandika mwikaye, inzandiko zirabura n'ibara ry'agahama. Ibitabo bibitse bishinze, bifise n'amabara asa n'agahama n'ayirabura, mu bubiko bukuru.

kw'ishure ryisumbuye ryo mu gitaza mugisagara ca bujumbura risanzwe ryigako abana kuva muwicenda gushika muwicumi na gatatu kandi rifise uburaro ibitanda vyabo biragerekeranye kimwe munsi ikindi hejuru bisashe amashuka atandukanye hejuru hari akabati gakozwe mu biti gasanzwe kugaye uwuyisegamura uwundi hejuru.

Kuri kaminuza nkuru y'Uburundi mu gisata c'ubuhinga, basanzwe bafise ububiko bukuru bw'ibitabo basomeramwo abanyeshuri, kandi har'ibitabo vyishi vy'ubuhinga bitandukanye, muri vyo bitondekesheje umurongo kandi birabitse neza, abakeneye baraza bagasoma, bagatahana canke bakazobigarukana haheze imisi cumi n'umunani.

Akuma gafisi bara ryirabura risa n'umuhondo, abakozi bubaka bakunze gukoresha iyo bariko baraduza inzu ,nigashasha basanzwe bakadandariza kw'isoko yisumbuye yo mu kanyosha, kabura numudandaza, akorana n'umufundi yitwa minani.

Kw'ishuri ryisumbuye ry'i Nyanzarake mu ntara ya Bubanza iruhande yaho hari isoko basanzwe badandarizamwo ibikoresho bitandukanye, ibikinishwa vy'abana bimeze nk'amamodoka, imikate, imyumbati, ibitumbura, eka n'ibindi vyinshi, barakunze kubigura kandi hejuru amatara ariko araka.

Mu bubiko bw'ibitabo ijuri ry'isumbuye ryo mu Kamenge aho basanzwe basomera kandi baranabibikaho hari n'intebe imeza bicarako bariko barasoma kandi hejuru amatara ariko arako hirya gato hasize amabara asa na yera.

Kw'ishuri ry'intango ry'inyanzirake risanzwe ryubatse iruhande y'ibarabara ariko badandaza n'ingwa zifise amabara atandukanye harimwo izifise ayasa n'urwatsi rutoto ayasa n'umuhondo ayasa n'ubururu kuko barazikoresha cyane mu kwandika iyo bariko baracapa.

Ku bitaro bikuru vyo mu Kinindo mu gisigara ca Bucumbura vyubatse neza ku buhinga bugezweho kandi bisanzwe binasize n'amabara atandukanye hasi hari isima hari n'ibikopo basanzwe bashiramo ibicafu kugirango bagwanye umwanda kuko abagwayi beshi basanzwe bakunda kugwara ingwara zituruka ku isuku rike.

kwishuri ryi Nyagasasa ryitiriwe Maria Mweranda ryubatse hafi y’Ibarabara, risanzwe rifise n'ububiko n'aho basanzwe barara abanyeshuri baryigako ibitanda bigeretse kabiri bisashe hejuru ariko n'ibikoresho vyabo amasakoshi n'ibindi.

Kw'ishuri ryisumbe ryo murutana mu ntara yarutana aho ariho ikibuga c'umupira w'amaboko bariko barakina abagabo bambaye inkozu zitandukanye urusenga basanzwe bacishamwo hejuru, kuko hasi hasanzwe hasizisima ko ico kibuga gikikujwe no twasi dutotahaye n'inzo z'abanyagihugu zifise bararisa n'umuhondo.

Kw'ishuri ryo mu kinindo musagara ca Bujumbura ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru risanze risize amabara yera ku mpome n'ayirabura kandi hari n'ikibuga c'umupira w'amaboko gisakaje amabati. Hasi hasize amabara yera, ayirabura kandi gisa neza cane.

Kabura yiga mumwaka wa kabiri mu gisata c'ubushakashatsi n'ibiharuro afise amakaramu menshi atandukanyi n'agaharozo akoresha mu gukora ibiharuro mwigisha yamuhayi afise akabiko abibikamwo, kuko iyo atabibitse biranyagirwa iyo imfura ibinyage na ho bica bipfa.

Abanyeshuri biga kw'ishuri ry'imatana mu gisata c'ubuhinga bayiga ivyo gukora amatara bareko baragerageza banakoresheje n'ibihaya bacomekanyemo ku bwo icirwa bize mu mwaka w'icenda bagerageje ku bibasigurira bareko barapima barabeko bikora.

Kw'ishuri ryisumbuye, kaminuza nkuru yu Burundi, mu gisata co ku Mutanga, aho abanyeshuri biga umwaka wa kabiri, mu gisata c'indimi, bagiye mu karuhuko k'iminota mirongo ine n'itanu, kandi mw'ishuri hasanzwe hari intebe zikozwe mu biti, hejuru zigomba kwera, hasi hasize zisima, ikibaho cirabura, ariko atanakimwe canditseko uretse akantu gacafyeko, impome zisize amabara yera, umwigisha wabo Karoli nawe yasohotse.

Abanyeshure biga i Nyanza-Lac mu ntara ya Makamba bari ku kibuga c'umupira w'amaboko, bariko bararorera benshi baricaye abandi bariko barakina. Ba Kabura na Yohana na Korode ni bo bamaze gutsinda amanota menshi muri uwo mukino.

Mu bubiko bw'ibitabo vyo kw'ishuri ryisumbuye ryo mu Carama aho basanzwe babika ibikoresho, abanyeshuri batandukanye baraza bagasoma kandi basoma ibitabo bashatse kuko hari ibitabo vyinshi vy'ubwoko bwinshi binatondekesheje ku ruhande gwiza hejuru hasanzwe hari amabara yera barasoma kandi n'amatara ariko araka.

Akuma bakoreshwe mu gukora umuyaga nkuba iyo bariko barapima ko umuriro urimwo canke utarimwo karori asanzwe ako adandaza kw'isoko nkuru yo kumusaga, amahera agurisha nibihumba umunani n'amajana umunani na mirongo icenda na atanu, kuko ibintu mwiki gihe vyaratsize.

Ikibazo abanyeshure bo mwaka w'icenda bariko barakora ca leta harimwo ibiharuro kandi biri ku rupapuro rwera rusanzwe rwandikishije ko inyandiko zirabura abo bana baza gukora iminota mirongo ine n'itanu n'amahera baza guta batahanye kuko vyanditswe ko baza guhembwa.

Kuri kaminuza nkuru y'Uburundi mu gisagara ca Bujumbura mu kigo co mu Kamenge ahasanzwe hari abanyeshuri bakorera ibibazo, intebe bicarako zikozwe mu biti n'ivyuma zisize n'amabara atandukanye harimwo ibara risa n'ubururu, ku mpome hasa neza naho hasize ibara ry'ubururu, hejuru amatara ariko araka, abanyeshuri bagiye hanze gutegura ikibazo.

Abana b'abahungu n'abakobwa bari mu myidagaduro, kuko arumwanya mwizi wo kwidagadura biga kw'ishuri ryisumbuye ryo mu gitaza mu'gisara ca gucumbura, bari ku kibuga kiko twatsi dutotahaye bambaye impozo zida sa bifise amabara asa n'umuhondo, ayasa n'agahama, ayasa na yera.

Aho bita mu gihururu mu ntara ya rumonge hasanzweho batsi ishuri ryiza ry'akarorero ryiga ko abanyeshuri ba mbere batowe mu gihugu rigeretse kabiri kandi agihatse mu buhinga bwa none risize amabara yera imbere hari amashurwe meza n'ikibuga kibereye abazungu bakunda kuza kuhifotoreza.

Kw'ishure ry'intango ryo murumonge mu ntara ya rumonge nyene ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru k'ibaho cirabura imbere amabare agomba gusa n'umuhondo ku mpame na yera hejuru ariko intebe zozo zisanzwe zikoze mu biti zitondekesheje umurongo hasi hasize isima.

karoli n' umunyeshuri asanzwe we gakwishure ry'isumbuye ryo kumusaga mugisagara ca BuJumbura. Afise ibikoresho bitandukanye murivyo harimo ryo gucapa ikaramu y'igiti agacamurongo agafutisho n'agasongozo. Hari bifise amabara yera ayasa nagahama ayirabura eka n'akantu asanzwe abikamo udukoresha.

Kuri Kaminuza nkuru yuBurundi mu kigo co ku Mutanga ahasanzwe hari ububiko bukuru bw'ibitabo bandayizamo n'ivyo banatanga abanyeshuri bakabisubiza, birapfanse ku murongo hejuru amatara ariko araka kandi abashatse barasomeraho cange bakazobizana haheze indwizibiri.

Abana basanzwe biga kw'ishuri ritoya ryo mu kinanira mu gisagara cya gucumbura biga ibyo kwimenyereza bariko barabigisha gutandukanya amabara atandukanya ayirabura agera ayasa nagahama ayasa n'umuhondo ku meza ifise ibaragera hariko n'ibitabo byo gusoma binini.

Mu mwaka wa kane kw'ishuri ry'intango ryo mu kivogero mu ntara ya gitega aho basanzwe bamanika ibipapuro bitandukanyo byabaje kwiyandikisha biramanitse ku giti c'urubaho no ku mpome bifise inzandiko zinyuranye kandi abanyeshuri bari yandikishije.

Ishuri ryisumbuye ryo Kumusaga muntara ya Bujumbura mu gisagara hagati cubakicije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, umurongo ukitse usize irangi ryera kandi risakaje amabati mu bwiherero bw'abahungu haruguruye kandi hasize isima hasi ku npome hasize amabara yera.

Ikibuga ciza cane cubatse mu buhinga bwa kijambere vyubatse ibujumbura ariko utwatsi dusa n'ugwatsira rutoto amabara atandukanye harimwo ayera kandi hirya no hino ahasanzwe haca abagenda n'amaguru hari ibarabara rigomba gusa n'umuhondo.

Kw'isoko yuo mu kinindo mu gisaga ca bucumbura ahasanzwe hadandarizwa ibintu bitandukanye muri vyo uruhande runini badandayizamwo ibikoresho vy'abanyeshuri amakaye amakaramu y'ibitabu bifise n'amabara atandukanyi aya sa nagahama ayera aya sa n'umuhondo ayirabura eka n'ibindi vyinshi.

Ibikoresho, bakoresha, iyo abakinyi, bakina umupira, w'amaguru, bariko barimenyereza; bifise utubara, dutandukanye; irisa n'ubururu, irisa n'umuhondo, irisa n'urwatsi rutoto; bumwe muri bwo, buragerekeranye, kuko ni umunyeshuri, yitwa karori, akunze kubuzana, kw'ishuri iwabo, iyo bariko, barimenyereza, bitegurira umukino, w'ishuri ryabo.

Kw’ishuri ry'intango ryo kumusaga mu gisagara ca bujumbura ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru ,intebe zitondekesheje umurongo ,abanyeshuri bagiye mu karuhuko izo ntebe zisanzwe zikoze mu biti, hasi hasize isima ntabara aririko.

Uruhande runini ruberamwo amanama rwo mu cibitoki mu ntara ya bubanza ahasanzwe habera izipfuye mu ntara mu makomine reka na mpuzamakungu nta numwe ahari kuko hataragira amasaha ategekanijwe y'inama.

kw'ishuri ry'isumbuye ryo ku Muzinda yubakishije matafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, ku mpome hasize ibara rigomba gusa n'umuhondo, imbere ikibaho c'irabura canditseko, hasi hasize isima isa nagahama, intebe z'ibiti zitondekesheje ku murongo. Abanyeshuri bagiye mu karuhuko k'iminota cumi n'itanu baraza kugaruka.

Umukiherero bw'ishuri ry'isumbaye ry'inyagasasa mu ntara yabururi aho basanzwe bihagarika abahungu hasa neza, kuko baheruka kwakora hejuru amatara arajinije, ariko hasanzwe hasize n'amabara agomba kwera kuma.

Mu rutegama mu ntara yaboruli ahasanzwe hakinira abana imenyeezo rimusi imyaka munani hari ikintu hakiniramo gifise amabara asa n'ubururu ayasa n'agahama aya asa n'umuhondo ikanayandi higa gato ibiti birebire riko n'ibyamwa vy'imyembe n'amavuka kuko hari n'inzu nziza yubatse mu buhinga bwa none.

Aho basanzwe bakorera imyidagaduro abana bari munsi y'imyaka cumi hasize amabara atandukanye ayasa n’agahama, ayasa n’ubururu ,ayasa n’urwatsi rutoto kandi haranasakaye ,hakikujwe n'ibiti vyinshi vyiza bitanga akayaga keza n'umusenyi hasi n'utwatsi dusa neza.

I Bujumbura ikibuga c'umupira w'amaboko kiri ku rwego mpuzamakungu gisize amabara atandukanye; irisa n'ubururu, ibisa n'ubwatsi rutoto irisa n'umuhondo reka hirya no hino hari amashurwe meza agikikuje.

Abanyeshure b'abakobwa baba kw'ishure ryitwa Mariya Mweranda bambaye impuzu zitandukanye amabara yera nay'urwatsi rutoto n'ibirato vyera bamwe bambaye n'utwitwikiro mu mutwe abandi nabo bambaye kuko basa nkabagiye gukora imyimenyerezo yo kwinonora imitsi bariteguye cane.

Aho basanzwe bakorera amanama atandukanye, hari amameza afise n'amabara menshi: ayasa n'agahama, ayasa n'umuhondo, ayasa n'ubururu; hejuru amatara ariko araka, hasi har'igitambara gifise ibara ryirabura, n'irisa n'agahama.

Amakaramu afise amabara atandukanye bakoresha mu bucapa harimo yasan'ubururu ayasa n'agahama ayiragura yasan'urwatsi rutoto kagabo ni wasanze ayadandazwa, kuko n'umuhinga mu vugucapa acapa yiga mu mwaka wa kane mu gisata c'ubuhinga.

Kw'ishure ry'intango ryigako abana biga bari munsi y'imyaka itanu, mu gisagara ca Bujumbura, aho bita ku Musaga, bariko barabigisha gutandukanya amabara atandukanye, ay'umuhondo, ayasa n'agahama ayasa n'ubururu, ayasa n'urwasi rutoto kuko bazoshika muwa kabiri babizi neza.

Kw'ishuri ryisumbuye ry'imatana ryubatswe mu buhinga bwa kija mbere intebe zitondekesheje ku murongo kuva imbere gushika inyuma hasi hasitse isima amatara hejuru ariko araka kandi cyubatswe mu buhinga buteye imbere cane.

kw'ishure ryo muru karamu mu ntara ya bubanza ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru risize ibara ry'ubururu ni ryera ku mpande kandi aho abanyeshure basanzwe bakarabira iyo bavuye mu bwiherero bwubakishije isima imbere y'ishure hari ivyatsi vyiza birebire n'ibigazi biteye imbere yaho.

Ububiko bw'amakaramu yose arirabura uretse ko hasanzwe, ariko tuba aratwera ni menshi asanzwe adandazwa n'umunyeshuri yitwa minani arayadandariza kw'ishuri ryisumburiy ry'inyanza lake mu ntara yarumonge, kuko benshi barazimutuma, kandi zigeze hagati ni nk'uko ziri mu guhera.

Mu nzu nkuru y'amanama aha sanzwe hakorera inama shingamateka mu sira ca gucumbura mu kigobe abashingamateka ntibakoranye, kuko ari umusi mukuru w'akaruhuko hari imeza nziza n'intebe nziza zisize amabara atandukanye muri iyo harimwo yasa n'agahama hasi hari igitambura cirabura n'amadirisha ay'ibiyo ari ikikuje.

ku kibuga c'imyidagaduro gisanzwe utwatsi dusa n,utwatsi rutoto n'ibiti vy'imyembe ku ruhande uruzitiro rugikikuje abana baraharira uruvuma ku mabara asa n'umuhondo n'ivyuma bifashe hejuru n'ingazi zidugagira kuko ari ruhande y'amashuri

Aho basanzwe basomera ibitabo bitandukanye kw'ishuri ryisumbuya ry'imatana ryubatse ku muhinga bugezweho hasi hasizey isima ububiko bw'ibitabo burimwo ibitabo vyishi, kandi hejuru na ho hasize amabara yera imeza n'intebe zifise amabara yera, ariko imeza zozo atabara risigera zifise se sitondekesheje umuronge.

Mu bwiherero bw'ishure ryisumbuye ryo mu rutegama mu ntara ya ruyigi aho risanzwe ryubatse imiringoti itwara amazi ahera hasanzwe hari waho basobera ariko hasi no ku mpande asanzwe hasize iibara risa n'umuhondo.

Abanyeshure basanzwe biga ivyo gucapa bafise ibikoresho bitandukanye harimwo ubusongozo, ubufutisho n'ikaramu zibiti kandi bifise n'amabara adasa, mvyinshi muri vyo bifise ibara ry'ubururu bisa n'urwatsi vyera reka n'ibigopo barimwo barakoresha mu kunywa amazi.

Ku bitaro bikuru byo mu kirundo mu ntara ya kirondo vyubatswe ku buhinga bugezweho aho basanzwe bakorera amanama abaganga hari hapanze intebe nziza cane kandi no ku meza hari ibikoresho bakoresha mu kuvura bivuze ko baza kurabira hamwe uburyo ibitaro biriko birakora kugirango vyiteze imbere.

Kuri kaminuza nkuru y'Uburundi mu gisaga ca Bujumbura mu kigo co ku Mutanga hasanzwe hari igitabo n'ububiko busanzwe bubikwamo vyinshi, ibivuga ku butunzi, ibivuga ku burimyi, ibivuga ku bworozi, ibivuga kuri kahise n'ibindi bisanzwe vyigisha ku kirundi n'indimi zitandukanye.

Abana b'abanyeshuri bari ku kibuga bariko barakina kuko bari mu mwanya w'akarubuko bambaye ibirato udupira dufise amabara atandukanye harimo udusa n'agahama bariko bakinira ku kibuga kiriko twatsi dusa n'urwatsi rutoto hirya yaho gato hari ibiti birebire harimo n'ivy'imikaratusi.

Mwi'rohero mu gisagara ca bujumbura ahasanzwe hubatswe ingoro y'amanama nziza isa neza yubatswe ku buhinga bugezweho yubakishije amatafari hirya no hino hejuru ivyuma bifashe ku mabati bisize ibara rigomba gusana n’urwatsi rutoto, amatara ariko araka kandi intebe n'imeza zitondekesheje ku murongo nta muntu numwe ahari.

Kw'ishure ry'i Nyagasasa ryubakishije amatafari manini manini, risakaje amabati, imbere y'aho hari urubaho rusize ibara ryirabura bandikako, ariko atanakimwe canitseko kuko bafuse. Isima isize hasi, abanyeshuri bari mw'ishuri bariko bariga kuko mwigisha w'abo karori yabahaye igikorwa.

Ku ishuri ry'isumbuye ryo mu Rutaramu mu ntara ya Bubanza risanzwe ryubatse mu buhinga bugezweho ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru eka no hasi hasize isima imbere ku kibaho gisize ibara ryirabura hasi haranditseko n'imirongo irengana.

Ku kibuga c'umupira w'amaguru mu gisara ca bujumbura aho abanyeshuri basanzwe bimenyerereza hari umupira usa n'umuhondo ufise amabara atandukanye n'ubundi buntu bashira hasi kugira bimenyereze ikibuga gisanzwe giteyeko utwatsi dusa n'urwatsi rutoto kirya gika gikujwe n'ibiti bebire cimi kalatusi.

Abana b'abanyeshure benshi muri bo harimwo abakobwa bambaye impunzu zifise amabare atandukanye bo mu ntara ya Bururi bari ku kibuga c'umupira kiriko twasi dusa n'urwatsi rutoto bariko baridagadura, batamba, bakoma amashi, hirya gato hari ibiti birebire vy'imikaratusi birimwo n'amababi menshi kandi meza.

Aho basanzwe babika ibitabo bitandukanye mu gisagara ca bujumbura kw’ishuri ry'isumbuye ryaho bitiriye kwikukira ,abanyeshuri baraza bagasoma kuko bisanzwe bitonze ku rutonde babishizeko ,uwukizanye agisubiza aho yagikuye.

Kabura n'umunyeshuri yiga mu wicenda afise bitaba bifise amabara atandukanye kandi harimo ibigerekeranye n'igitambara kigomba gusa n'umuhondo bihagaze ko ibitaba bifise amabara yiraburana yera kandi yabigutse ku isoko ryisumbuye ryo mu gitaza.

Mubiro bikuru vy'umuyobozi w'ishuri igisumbuye ry'inyanzarake mu ntara ya bururi a sanzwe abika ibikoresho bitandukanye za mudasobwa zirakije, kandi n'akabati hashiramo ibitabo karugayi hasi hasanzwe hasizisima, ariko hirya gato iryo shuri hateye ibiti bituma hazi akayaga.

Muri komine nyanzarake untana ya burunga ishuri ryisumbuye ryaho risanzwe rifise ubw'ihereruka abahungu n'abakobwa ku miryango hasize ibara risa n'ubururu hasi hasa nahatobotse kubera bakunda kuyihagarika ntibahakore neza hasize n'isima.

Nikobw'ibitabo kuri kaminozankuru y'uburundi mu gisiha ca bucumbura mu gigo co kumutanga aho abanyeshuri basanzwe baza bagatora ivyo bakeneye bagasoma bimwe muri vyo baabitahana ari ko bakazobigarukana inyuma y'indwi zibiri ni kuvuga ko bifise amabara atandukanye, kandi hasi hasanzwe hasize isi a.

Umupira usanzwe ukinwa n'abakinyi bakinisha amaguru. Ufise amabara yera nayirabura kandi wanditse ko inzandiko zivuga ngo adidas udandarizwa ku isoko ryo mu kanyosha aho basanzwe bakorera abadandaza n'impunzu.

Ku kibuga c'umupira w'amaguru mu gisagara ca Rumonge gisanzwe kiriko utwatsi dusa nurwatsi rutoto n'imipira abana bakinirako ifise amabara atandukanye ayera, ayasa nagahama, ayasa nubururu, ayasa numuhondo, n'ayandi asa nurwatsi rutoto kuko basanzwe bakina imikino yose.

Umubiko basazwa bikamwo ibitabo rw'ishuri rgisumbuye ryumu kumusaga musira ca bujumura biragerekranye, kandi bisa neza vyabitswe mu buhinga bugezweho hasi hasanze hashashwe igitambara, kuko bashakako ku mpome aguma hasa neza nahoasize amabe bara yera.

Ku ijuru ry'intango ryo kumusaga mu isora cya gucumbura abanyeshuri baho b umwaka wa kabiri bagiye mu karuko k'iminota mirongo ine n'itanu intebe mu ishuri zitondekeshije umurongo zikozwe mu biti nta munyeshuri nom ari mu ishuri ariko iki baho imbere kirirabura nta kintu canditse ko n'ibitabo biri ku ruhande.

Ikibuga ca kija mbere cubatswe mu buhinga bwa none, kandi igisanzu bisakariye bakinira ko umupira w'amaboko mu gihugu c'urwanda kirifise amabara atandukanye ayera aya sa n'umuhondo aya sa nagahama amatara hejuru arazimici.

Imuyinga kw'ishure ry'isumbuye ryaho ryigako abanyeshure kuva muw'icenda gushuka mu icumi na kabiri basanzwe ariko bariga imbere kibaho cirabura ariko umwigisha waho yagiye mu karubuko ko kunywa icayi hasi hasanzwe hasizisima intebe z'ibiti zitondekeshije umurongo ziri mw'ishure

Ku kibuga c'umupira w'amaboko mu gisera cya bujumbura gisanzwe kyubatse iruhande y'amashuri, ariko ikigikujwe n'ibiti hasi hasize isima ikirere gisa n'ubururu, kuko ata gicu c'izuba kirimo abanyeshuri baraza bagakinarakuko ico kibuga bagataha banezerewe.

Minani asanzwa afise ibirato mu vyo afise harimwo igisa n'ubururu n'imigozi y'igipfunze n'akabara kera, kandi biri mu kintu bitekeyemwo intoki ziwe ziragifashe, kuko ashaka kukirabako yocamba aragiye kw’ishuri abandi banyeshuri barakonda ku kimusaba ariko yaransekukigurisha.

Inzu nini isanzwe igirwamwo amanama y'abavyeyi bigishiriza kw'ishure ryisumbuye ryimatana mu ntara ya bururi rifise amabara atandukanye ayasa n'agahama ayirabura ayagomba gusa n'ubururu hirya gato imeza ifise ibara ariko nayandi mabara menshi atandukanye.

Mububiko bw'ibitabo vyo kw'ishure rikuru ry'i Ngozi mu ntara ya Ngozi aho abanyeshure bagenda bagatora ibitabo bagasoma, hari ibitabo vy'ubwoko bwinshi butandukanye ivyikirundi, ivyigiswahiri, ivyindimi zitandukanye, n'ivyakahise k'ibihugu, ibishinze, ibimanitse, n'ibiri mu ruhande rwo hepfo n'urwo harugura.

Kuri kaminuza nkuru y'uBurundi muizaga ca Bujumbura ,mu bubiko bw'ibitabo naho basomera ibitabu hari ibitabu bitandukanye vy'ubwoko bwishi ibikitse ,ibishinze, ibifise amabara y'umuhondo ayirabura ayasa n'agahama ,imeza basomera ko ibitabo iyo bicaye.

ku ishuri ry'isunga e ryo mu giheta mu ntara ya gitega ryubakishije amatafari ahiye kuvaha sigushika hejuru ku mpume hasize amabara yera amatara hejuru ariko araka intebe mu ishuri zitondekesheje umurongo zikozwe mu biti no mu byuma ziragaragara nta banyeshuri barimo

INgotzi aho basanzwe bakorera amanama y'ubwoko butandukanye, abantu bavuye mu ntara zitandukanye bakaza bagakora amanama afise uruhande runini barazamwo abashitsi ibitanda biratondekesheje ku murongo birashashe amashuka agomba kwirabura.

Kw'ishuri ryisumbuye ry'imatana mu ntara ya bururi, ingoro y'amanama aho bakorera amanama atandukanye intebe zitonze ku murongo abanyeshuri bavuye mu nama, hari intebe zifise ibara rigomba gusa n'ivu imeza z'ibiti.

Ku bitaro bikuru vyo mu kinindo mu gisara ca BuJumbura abo basanzwe bapfura abagwayi batandukanye bariko barategura imiti n'ibikoresho bakoresha ariko abaganga bo bagiye gukurikirana abagwayi kuko imiti isanzwe iri uruhande rumwe nivyo bayibikamo hasi hasanzwe hari n'ibigapo bashiramo.

Abanyeshuri biga mu gisata c'ubuganga kuri kaminuza nkuru y'uburundi mu girwa co kumutanga bambaye umwambaro wera n'amapantaro yirabura benshi bariko barandika abandi bariko barapima amaziko yoyatera umuntu akoresheje umuti.

Kagabo n’umunyeshuri yambaye impuzu zibabura riga ku ishuri ryisumbuye ryo mu rukaramu mu ntara ya bujumbura icyubakishije amatafari ahiye kubibazi gushika hejuru risitswe n'amabara yera hejuru amatara ariko araka inyuma y'iwe udutebe dutoba duto tw'ibiti n'abandi banyeshuri bariko bariga.

Kwishuri ry'isumbuye ryo mu Gitaza mu gisagara ca Bujumbura bisanzwe ryiga ko abana biga ivy'ubuhinga mu gukora amatara benshi muri bo bafise amakaye n'amakaramu imbere bafise itsinga n'akantu barabiramo k'umuyaga nkuba uriko ugenda neza kaburawe n'umuhinga mu gukora amatara.

Ko vyo mucarama babasanzwe bakorera abapfura imvura zo ku rukoba ububiko bukuru bw'ibmiti buriko imiti itandukanye iri mu bigopa bitandukanye ahasize amabara asa n'ubururu ayera hejuru amatara, ariko araka hasi na ho hasanzwe hasize isimu.

Uho uburongozi bw'ishuri ry'isumbuye ryo mu Rutana risanzwe rikorera, hari imeza zifise amabara yera, intebe zirabura kandi z'ubuhinga bwa kijambere. Impapuro ziri kumeza n'umuti w'ikaramu bakoresha mu kwandika. Ico bikora hejuru hari amatara ariko araka.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu Cankuzo risanzwe ryubatse n'amatafari ahiye, kuva hasi gushika hejuru, Kabura niho asanzwe yigisha, yambaye umupira wirabura, inyuma yiwe hariho abandi banyeshure kandi yicaye ku ntebe y'igiti n'utundi dutebe turi inyuma asanzwe akora, hejuru kandi amatara ariko araka.

Abanyeshuri biga mu mwaka wa kabiri mu gisata c'ubuganga bariko baragerageza imiti babiri muri bo baregeranye, kandi bose bambaye imyambaro yera, kandi bose bafise iyamashati mosi inyuma ku ruka ibaho cirabura haranditseko hasi hasize isi urundi ruhande bagwegeranijemo ubusaho bwabo.

Mu bitaro bitoya vyo mu Kamenge, aho bapimira ingwara, akuma bakoresha mu gushiramwo umukoyo, mu gupima abana bakuze na batoya, kera n'akandi bakoresha mu kudwanga, kari ku ruhande.

ku bitaro bitaro bitoya vyo mu kigobe mu gisabera ca bujumbura aho babika ibikoresho bakoresha mu kuvura abagwayi no mu gupima ingwara zitandukanye biri mu kabati bimwe bishinze ibindi bikitse n'ibikopo babitwaramo bisa n'ubururu.

Ku ishure yisumbuye ryo mu gitaza muntara ya Bujumbura yubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru ububiko bukuru bwiza basanzwe babikiramwo ibikoresho vy'amashuri amakaramu, amakaye eka n'ibitabo bisanzwe bitandukanye abanyeshure baraza bakagura ivyo bakeneye.

umubiko bukuru bw'ibitabo ku ishuri ryisumbuye ryi Nyagasasa mu ntara ya Bururi risanzwe ryubatswe ku buhinga bugezweho . Kandi ryibakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru ibitabo ifite amabara atandukanye aya sanagahama ayasa n'umuhondo .harimo ivyi kirundi gifaransa iswaha ibin'icongereza reka n'ivya kahise kigihugu.

Udukaye, bakoresha mu kwandikamwo, ibintu n'ibindi, harimwo, kuraba uko, umunsi wagenze, n'uko watanguye, dufise amabara yirabura, ayasa n’agahama, ayasa n'ubururu, eka hariko n'ikaramu, zisa nk'uko, amabara ameze.

Kw'ishuri ryisumbuye ryo mu Gitaramuka mu gisagara ca Bujumbura ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, ariko basanzwe bafise ububiko bukuru bw'ibitabo bigerekeranye kandi hasi hasize isima, abashaka gusoma baraza bagatora kandi n'abashatse kubitahana barabitahana kuko babibandikako.

mu bubiko bw'ibikoresho bitandukanye ryo kw'ishure ry'isunbuye ryo kumusaga mu gisagara ca bujumbura aho babika amakaye y'abanyeshure aho babika ibitabo vy'abanyeshure aho basanzwe bakorera n'ibindi bitandukanye haruguruye kandi bimwe biragerekeranye ibindi birabitse, hasi hasize isima ku mpome amabara yera.

Kaloli ni umunyeshuri, ariko asanzwe anadandaza amakaye atandukanya afise amabara y'uburoro ayirabura aya sa nagahama bagenzi we barakunze kumutuma, kuko asanzwe yiga kw'ishuri risumbuye co mu gihosha mu ntara y'abucumbura.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu Giheta mu ntara ya Bujumbura, abanyeshure aho bagenda bagasoma ibitabo bitandukanye bivanye n'inkuru bashaka, Kabura yagiye gusoma, isakoshi yiwe yayitekeyemwo amakaye n'ibitabo aza gusomera muhira vy'ubwoko butandukanye, isakoshi yirabura.

Aho basanzwe bakorera amanama y'ubwoko bwishi butandukanye ikigo kinini kandi gifise ingoro y'amanama nini cane amadirisha aruguruye mu indani amatara arakije kandi intebe zitondekesheje umurongo hasi hasa nkahasize isima ku mpume hasize amabara yera nayandi asa neza.

Kw'ishuri ritoya ryo mu Rukaramu mu ntara ya Bubanza ahasanzwe higira abana bari munsi y'imyaka itanu, biga ivyo kwimenyereza, barabacapira indome zifise amabara atandukanye, kugira ngo bashobore kuzitandukanya: izera, izisa n'umuhondo, izisa n'ubururu eka n'ibiharuro hagati.

Uriko urarengana ku Mutanga mw'ikaburimbi ryaho risanzwe risize ibara ryrabura, abantu benshi bararengana n'amaguru, hari n'imodoka, hari akatsi keza gasa n'urwatsi rutoto n'ibiti birebire n'uruzitiro ruzitiriye ishuri ryigako abana bajejwe kwimenyereza bari munsi y'imyaka itanu, benshi muri bo bazanwa n'abavyeyi babo n'imodoka zabo.

kw'isoko rikuru ryo mu kanyosha mugisagara ca bujumbura aho kabura asanzwe adandariza mu vy'adandaza harimwo ubukoresho bakoresha mu gutera intsinga z'amatara n'ivyo bakoresha mu gukora amazi aho akorera ahariha ibihumbi umunani n'amajana atanu kundwi.

Abana bari munsi y'imyaka itanu bariko barakina aho basanzwe bakorera imyidagaduro itandukanye hasize amabara y'agahama ay'umuhondo ayasa n'ubururu ayasa nugwatsi rutoto, nabonye bambaye impunzu zera, n'irisa nagahama kuko bagiye bajnye n'abavyeyi babo.

Umupira abana bakunze gukina bariko baradundadunda ufise ibara risa n'ubwatsi rutoto kandi keza cane, abana b'abakobwa baragakunda kuko barakunda kugakinisha bariko bararyohegwa hagati yabo.

Ku kibuga y'umupira co mu kinindo mu gisara ca gucumbura kandi n'abana basanzwe baza bakahimenyerereza hari amabara atandukanye n'ivyo kurira ko baraja ubururu ibara risa nagahama ibara risa n'umuhondo ikibuga k'izwe no twasi twishi n'ibiti birebere bikikuje imodoka ihahagaze.

Impuzu rifise amabara atandukanye agakabutura n'agapira kako biri hasi kandi biriko biradandazwa ku isoko yisumbuye yo mu kanyosha abasanzwe babidandaza na bagabo babiri umwe yitwa Minani uyundi yitwa Kabura.

Ibikoresho bitandukanyi vy'abanyeshuri basanzwe badandariza kw'ishuri ryisumvuye ryo mu kanyosha harimwo amakaramu amakaye udusaho batwaramo ibikoresho eka bifise n'amabara menshi atandukanyi harimwo aya sa n'ubururu aya sa n'agahama aya sa n'umuhondo.

Kw'ishuri ryisumbuye ry'i Nyagasasa mu ntara ya Bururi, aho basanzwe babika ibikoresho, mur'ivyo harimwo ingwa baziguze ku munsi wa kane, kandi zose zirera, ziri mu kabiko kazo kuko umwigisha iyo aje, atora zibiri canke zitatu, agasohoka, akagaruka gutora izo ziheze, nta wemerewe kurenza ingwa umunani ku munsi.

Mu gitaramuka aho basanzwe bakorera imyidagaduro itandukanye ku nzu y'uburaro nini yubatswe mu buhinga bwa kija mbere imbere hari ikibuga basanzwe binonorra ko imitsi n'abana bari musi y'imyaka itanu bifise amabara asa n'urwatsi rutoto n'irisa n'ubururu n'ibikoresho bakoresha bisana gahama ibisa n'umuhondo ibisa n'ubururu n'ibisa n'urwatsi rutoto.

Aho basanzwe bagirira imyidagaduro, abahungu n'abakobwa bavuka mu ntara ya Bujumbura muri komine Gatare, hasanzwe hari amatara n'ivyuma bisize ibara risa n'umuhondo, ivyatsi bisa n'urwatsi rutoto aho barira uruvuma abahungu n'abakobwa, kuko hirya gato ho, har'ibiti birebire vy'imikaratusi.

Munzu yamanama ahasanzwe hakoranira amanama atandukanye hasize amabara yera ku mpome no hejuru. Amatara ariko araka imeza zitondekesheje umurongo ariko n'intebe zegetse ko zirabora abari munama ntibariko baraza kuko hataragera.

Abana biga kw'ishuri ritoya ryo kwimenyereza, mu ntara ya Muyinga, bariko barakina urubugu; abakobwa baricaye, bariko bakina amabuye, bafise n'utunu bariko barakoresha mu guca imirongo; Bukuru na Butoyi ni bo bariko barakina umukino.

Kw'ishuri ry'intango ryo mu Kivoga, mu gisagara ca Bujumbura, ryubakishije amatafari, ariko ku mu mpome hakaba hasize amabara yera, hasi nta twatsi duhari, hari ibikaratasi vyatabaguritse, kuko babitaye hasi, abanyeshuri bari mw'ishuri bariko bariga, hirya hari ibiti vy'ibigazi birikikuje.

Kw'ishengeya ryo mu kiniro ry'abaporoti basanzwe basenga ku wa gatanu no ku wa mungu, ndetse no ku wa kabiri bariko barasenga, ariko bamwe bari hanze ntibariko barasenga bivuze ko bacerewe baza kubinjira hahetse umwanya wo gusigura imbere hari butwatsi dusa n'urwatsi rutoto, kandi ryubakisha amabatiw guvasi gushika hecuru.

Inzu bibatse neza, kandi igeretse kabiri abo basanzwe hari ubunywero hasize n'amabara yirabura ivyatsi bisa n'urwatsi rutoto ibiti birebere byakikuje eka n'ibindi bisize ibararisa n'ubururu aba hanywera batashe, kuko hataragira ko bagaruka.

Abanyeshure basanzwe biga ibyo gucapa harimwo Karoli bafise ubukoresho butandukanye ufise n'amabara adasa arimwo ayasa n'agahama ayasa n'ubururu, n'agasongozo k'ikaramu yigiti ,udufutisho n'ibindi iri ku ntebe y'igiti kandi ari muhira iyo yamuhaye umwimenyerezo aza gukorera muhiri wabo.

Umunyeshuri yitwa Ruvakunkiko, asanzwe adandaza amakaramu, ariko muyo yaguze harimwo iyifise amabara menshi atandukanye: ayasa n'agahama, ayasa n'urwatsi rùoto, ayasa n'umuhondo kumirumyo yayo, ar'imbere mw'ishure kuko ayadandaza yagiye kw'ishure.

Aho umuyobozi mukuru w'ishuri ryisumbuye ryo mu gitaza mu ntara yarumonge asanzwe akorera hari ibikoresho bitandukanye intebe imeza, ariko ibitambara bisa n'ubururu n'ikigomba gusa n'ugwatsi rutoto amakaye n'impapuro biteretse ko iyo meza yiwe.

Abanyeshure bo kuri kaminuza y'i Ngozi mu gisagara ca Ngozi bagiye gufungura, ishuri riragaragara basizemwo ibikoresho vyabo n'impuzu zabo, ku meza bigiraho niho biboneka, ku madirisha hari ibitambara, hasi hasize isima, ikibaho imbere kigomba kwirabura.

Kw'ishure ry'isumbuye ryo mugisagara ca bujumbura rigeretse kabiri risize amabara atandukanye amwe muri iyo harimwo ayasa n'umuhondo ayasa n'ubururu imbere abanyeshure bariko barakina kuko hari n'ivyuma bisize amabara asa nagahama nayasa n'ubururu hasi hasize isima.

Aho basanzwe bigira abanyeshuri biga mu mwaka wagatanu ,basanzwe bazi no gucapa, ivyo bakoresha mu gucapa, Agafutisho ,Ikaramu, Igiti ,Agahanaguzo ,n'ako basongoza, ifise Amabara atandukanye ayasa n'ubururu, risa nagahama, na yera.

Inzu ziriko zirubakwa ku buhinga bwa kijambere vyo mu kigwati muri komine gihanga mu ntara y'abubanza ntizirashigwako amabati zimwe zindi mbere hariko umusenyi urunze vyatsi bisa no gwatsi rototo hikya gato amatsu yubatswe neza hakaje amabati.

Abana babiri n' umuvyeyi wabo bariko barasubiramwo ivyo abana babahaye bavuye kw'ishuri bambaye impuzu zitandukanye hashise n'imishatsi bicaye hasi mu nzu bibatsi n'amatafari aiye kuva hasi gushika hejuru hasi hari ibitambara fisize bara ry'ubururu n'irisa n'agahama ku miryango.

Kw'ishure ryisumbuye ry'Imatana, mu ntara ya Bururi, ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, ryigako abana kuva muw'indwi gushika muw'icenda, risanzwe rikikujwe n'ibiti vyinshi vy'ibigazi nivy'imikaratusi. Kandi abanyeshure barafise aho banywera amazi naho haheze imisi amazi ataza.

Kw'ishuri ryisumbuye ryo mu Rwanda, ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, isanzwe ririko n'inzandiko zitandukanye, hariko n'ibendera ryu Rwanda ricafye ku rupapuro rusa n'ubururu, n'abantu bacafye kwico gipapuro nyene, eka n'ibindi bintu bishushanije vyinshi.

Makamba muri komene mabanda ahasanzwe hari ibiti bini n'ibinini by'amapoka ifise n'amababi meza meza iruhande yaho inzu zifise amatafari kandi n'uruzitiro rutikikuvye rusanzwe ruteye ko isima ivuze ko ayo matzu yoba ari amashuri bigiramo abanyeshuri kuva mu wa mbere gushika mu bgatandatu.

Inzu yubakisha ye amatafarikuvasi gushika hejuru hasi hasanzwe hasizisima umwana umwe ari imbere y'inzu uwo nde hagaze mu muryango inyuma ibiti birebire vyumwo ikaratusi bikikuji, kandi birebire bifise n'amababi menshi utuye twishi turi imbere y'inzu ata vyatsi bihari.

Kwishuri ry'isumbaye ryo mu kanyosha mu kisagara ca Bujumbura isanzwe ryubakishije matafari ahiye kuva hasi gushika hejuru. rigeretse kabiri imbere yaho hasize isima kuko abanyeshuri baryigamo basanzwe bari mu karuhuko. Ututi nutubuye turi mbere abanyeshuri bakiniramo.

Kw'ishuri gisumbuye y'inyagasasa mu ntara y'abururi yubakisha ye amatafari ahiye kuva si gushika hejuru imbere abana bahiga ku kibaho cirabura bariko bariga ibihimba bikuru bikuru bigize umuntu bacavyeko n'ivyerekanako ari igicapo cuma ma.

Mu bubiko bw'ishuri ryisumbuye ryi nyagasasa mu ntara y'abururi aho babika ibikoresho vy'abanyeshure n'ivyabigisha impapuro amakaye bakoreshamwo kuko iyo bahejeje kubikosora baca babiha abanyeshure hari akabati babikamwo gakozwe mu biti hasi hasize isima.

Mu Cankuzo ishuri ry'isumbuye ryaho risanzwe ryubatse ku buhinga bugezweho, rifise abana biga kuva mu w'indwi gushika mu w'icumi na gatatu, abana bo muwumunani bariko bariga ibiharuro, kuko Kabura wewe ariko yerekanisha urutoki igiharuro yagerageje gukora kiramunanira.

Kuri kaminuza ayitiriwe umuco musaha ca bucumburayo mu kinindo gisanzwe yiga ko abanyeshuri biga mu bisata bitandukanye bavuye no muntazitandukanye hasi hasize isima intebe z'ibiti zitondukishije mu murongo abanyeshuri barimw'ishuri bariko bariga abiga mu mwaka wa kabiri mu'gisata c'igihenge.

ishuri ry'intango ryo murumonge mu gisagara ca rumonge ,ryubatswe ku buhinga bwa none , mu mwaka wa kabiri , intebe zitondekesheje umurongo , abanyeshuri ntanumwe ari mwishuri, hasi hasize isima, intebe zikozwe mu biti n'ivyuma bisanzwe bisize ibara risa n'ubururu, ariko ku nkomeho hasize amabara yera nayasa nagahama , hejuru amatara ariko araka.

Kw'ishure ry'intango ryo mu kamenge nunsana sabujumbura soze ryubakisha matafari ahiye kuvasushika hejuru abana bo mu wambere bariko bariga imbere ikibaho cirabura ku madirishaho, ariko ibiyo igiti kiko umwembe kiri iruhande y'ishuri hasi atatwa situhari.

Kw'ibarabara rigana kw'isoko nkuru y'Ibubanza ritarimwo ikaburimbi, harimwo ibishanga hagati ni ibiziba, ariko rikunze gucamwo cane ama moto. Ririko amazu meza n'ayubundandaji agenda acaho kandi abagabo b'abahungu bariko baratambuka.

Ikigo c'amashuri mu isara ca bujumbura hamwe muri ho ku musaga hari ibiti birebire bifise amashurwe meza aho basanzwe bahagarika imiduga abana baje kubatora kuko abavyeyi babo basanzwe bahari hasi hari umusenyi ibaraba rirengana.

Umubumbe w'isi yose uriko n'ibihugu bitandukanye usanzwe utegetse ku meza kw'ishuri ry'isumbuye ryo mu Gitaza mu gisagara ca Bujumbura, hariko amabara asa n'ubururu ayasa n'umuhondo ayasa n'urwatsi rutoto kandi n'ibihugu vyose biriko.

Kw'ishuri ry'intango mu rugombo ryubakishije amatafari ku npome risitse ibara rigomba gusa n'umuhondo imbere ikibaho kirirabura hasi hasize isima akameza umigisha ashira ko ibikoresho ingwa n'ibitabo iyo ariko arigisha abanyeshuri bari mu karuhuko k'iminota mirongo ine n'itanu.

Mu bwiherero kw’ishure ry'intango ryo mu rukaramo mu ntara ya bubanza hasanzwe hasize isima ku mpumo hateye imisenyi hasi hasize isima ariko umuringoti usanzwe utwara amasobe basovye urarengana.

Kuri kamirozankuru y'uburundi musera ca bucumbura mu kigo co kumutanga abanyinshuri bo mu bakabare basanze biga ityo igisata c'ubuhinga bariko barakora aka myimenyerezo, ariko bagiye mu karuko k'iminuta cumi n'itanu baza kugaruka ari uko gaheze intebe zitonekeshije mw'ishuri zia bikozwe mu biti, kandi nta munyeshuri no muyhasigaye.

Kw'ishuri ryisumbuye y'i Nyanza-lac mu ntara ya Makamba ryubatswe ku buhinga bwa none, ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru hasi hasize isima, ikibaho cirabura ata na kimwe canditseko kiri imbere abanyeshure bagiye mu karuhuko kuko intebe ziragaragara.

Agasaho gashasha gafise amabara yiraburana yera umunyeshuri yitwakabura aheruka kugura yakaguriye kw'isoko ryo kumusaga, kandi karimwo ibikoresho vyose vy'ishuri impuzu amakaye amakaramu reka n'udusongozo akoresha mu gusongora iyo, ariko aracapa.

Kw'ishuri ry'intango ryi Matana mu ntara ya Bururi, ryubatse neza cane musi y'umusozi hateze kandi hari n'ivyatsi bisa n'urwatsi rutoto, iryo shure risanzwe rifise akabarabara agaca imbere, hari n'amashurwe meza kandi arikikuje.

Ibabara ryivu rikunze gucamo abantu bariko baragenda inyanza rabak i muntara yaburunga abana babiri bavuye kw'ishuri harimwo butoye nakagabo na ciza bambaye n'impuzu zitandukanye, ariko ciza basanzwe yambaye agapira agasa n'agahama yahetse agasaho atwaramwo ibikoresho vyiwe, hirya no hino hari ibiti birebere vy'imikaratutsi bihakikuje n'amavoka.

Ku ishure ryitiriwe umuco mu gisagara ca rumonge aho abanyeshure basanzwe bahiga bambaye umwambaro usa n'ivu n'uwirabura ariko bagiye mu karuhuko kiminota cumi nitanu hasi hasize isima intebe z'ibiti zisanzwe zitondukesheje umurongo.

Abanyeshuri beza kandi batoya biga ku ishuri ritoya ryi Nyagasasa mu ntara ya Bururi yubakisha matafari ahiye kuva hasi gushika hejuru .Bari munsi y'imyaka itanu bariko barasoma abana babiri bafise n'imwishatsi umwe yifashe inyuma kandi afise n'agapapuro mu ntoki imbere y'ibuhare bitenge bishashe.

Ishure ry'intango ryo mu kamenge ryubatse iruhande y'ibarabara abana bomwaka wa kabiri bariko bariga imbere ku kibaho cirabura canditse ko urutonde rwuko ivyigwa bigenda bikurikirana ku munsi imari isa n'ubururu isanzwe yugaye kandi hasi hasanzwe hasize isima.

Kw'ishuri ryisumbuye ryi Matana, ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, abanyeshuri bahiga ari kuva muw'icenda gushika muw'icumi na kabiri, kandi abo muw'munani bo bariko barakora ikibazo, imbere kibaho cirabura, handitseko n'inyandiko zera.

Abana biga ku ishure ritoya ryo mu kinindo mu gisaka ca Bujumbura cubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru ku biti bibifashe hasize iranga irisa n'ubururu imbere ikigazi abana bambaye umwambaro usa nivu kandi ikibuga gihari giteyeko utwatsi dusa n'urwatsi rutoto.

kw,ishuri ry'intango ryo mu rukaramu mu ntara ya bubanza ryubakisha amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru abanyeshuri baho barahagaza imbere kuko bari mu karuhuko k'iminota mirongo ibiri n' itanu inyuma yaho ishuri rifise ibiti birebire vy'imikaratusi ikibuga c'umupira w'amaguru kitagira ko ivyatsi n'agahande gato kariko ivyatsi bike

Kw 'ishure ry'intango ryo muromeza ryubatswe mu buryo bwakera ariko risanzwe rifitse amabara arisize atandukanye harimo ayirabura ayera n'imiryango isize ibara risa n'ubururu imbere ikibuga cagutse c'umupira kiriko utwatsi dusa nurwatsi rutoto inyuma y'igishure hasanzwe hateriye ibiti.

Ishuri ryiza cane ryitiriwe mpwemu yera riri mu gisagara ca bujumbura ryubakishije amatafari kuruzitiro rirukikuje hariko n'amabara y'ubururu ,imbere mu kigo hariko ibiti vyinshi birebire vy’imyembe abanyeshuri barakunda ku bisoroma iyo vyeze.

Mu mwaka wa kabiri kw'ishuri ryisumbuye ry'i Nyagasasa mu ntara ya Bururi ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru ariko ku mpome hasanzwe hasizwe ibara ryera, ikibaho cirabura canditseko, amadirisha asize ibara ry'ubururu, hasi hasize isima ariko hanamenaguritse.

Kw'ishuri ry'intango ryo mu rutovu mu ntara y'abururi yubakisha matafari ahiye kuva hasi gushika hejuru ku bikome asize amabara yera hasi hari isima intebe zitondekeshije umurongo zikozwe mu biti ariko zisize irangi ryera.

kw'ishure ryisumbuye ryo mu gihosha ryubatse n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru ryubatswe mu buhinga bwa none kandi risanzwe risakaje amabati asa n'agahama n'imiryango isa n'umuhondo ibiti birebire birikikuje harimwo n'imikaratusi utwatsi dusa n'ugwatsi rutoto akabarabara k'ivu kinjirayo.

Kw'ishuri ry'intango ryo mu Gitaramuka mu ntara ya Bujumbura ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, ku madirisha hariko ibiyo abanyeshure baho basanzwe bambara umwambaro usa n'ivu, kibuga kitariko ivyatsi kandi bakinirako umupira w'amaguru

Inyanzarake mu ntara ya bururi aho abanyeshuri bariko baragenda kw’ ishuri bambaye imyambaro yera ,yirabura hirya no hino hari ibiti vyinshi vy’imyembe ,akabarabara gasa n’ivu ,amashuri yubakishije amatafari ariko ku mpome hasanzwe hasize amabara yera ,rigeretse kabiri na sakaje n'amabati.

Ku muhana wa yosefu afise inzu isanzwe yubakishije amatafari ariko hirya no hino hari ibiti birebire vy'imikaratusi imbere yaho akabuga gafise utubuye duto duto n'agashugwe gato gateye imbere y'inzu.

Mu kanyosha umutana ata yitwa minani yaguze impozu azigurira abana biwe, kuko akunda igihugu c'uburundi harimwo zifise amabara y'uburundi n'insandiko z'uburundi muri vyo harimwo isera izirabura zifise mutubara dusa no gwatsa irutoto dusa n'agahamanu utundi.

Kw'ishuri ry'intango ryo kumusaga yubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru hasi hasize isima isanagaama intebe zitondekesheje umurongo kumva imbere gushika inyuma ikibaho cirabura, ariko iruhande hari impapuro zometseko ku gihome.

Ishure ry'intango mu ntara ya rumonge ryubakisha matafari ahiye kuva hasi gushika hejuru risakaje amabati n'amatafari ryubatse neza cane kandi rifite kibuga ciza kiriko n'igiti kinini c'umukaratusi hirya rikikujwe n'inzu z'abanyagihugu abanyeshure bataha isaha zitanu n'iminota mirongo ine n'itanu bakagaruka isaha munani n'iminota cenda

kwishuri ritoya ryo mu kivogero ryubakishij' amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru ikikujwe n'imihana y'abanyagihugu , hasi hasanzwe hari isima , ariko kwibarabara rihaca ririko ivu , hacamwo imodoka zitandukanye hirya gato hari inzu ndende isanzwe igeretse kabiri , n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru.

Kwa muganga ku bitaro bikuru vyo mu Kanyosha ahasanzwe hakorera abaganga bavura inzoka zo munda. Imiti itandukanye bariko baragerageza, bayandikiye umurwayi yitwa Kabura, ariko yatwayemwo ibiri.

Aho basanze bakorera amanama mu ntara ya Ngozi mugisagara hagati uruhande runini rwubatse kandi rurimwo n'amabara atandukanye imeza zifise ibara risa n'uburoro irisa nagahama irisa n'umuhondo intebe z'ibiti n'uturi dushyarizo twinshi dusa neza dukayangana.

Akabuga keza cane gasanzwe gashajije k ariko twazi dutotahaye n'amashugwe n'ibicapo biriko ibishushanyo by'abagabo bidas ariko amabara yirabura ayera n'amashugwe kandi aho ni mu ntara ya kirundo mu gisagara ca kirundo nyene.

Abana biga kw'ishuri itoya ry'imatana mu ntara y'abururi bariko bariga gushushanya amashurwe abandi gushushanya imodoka n'amabara atandukanyi uwundi yacavye ivyo gukinisha abakinyi umupira w'amaguru bariko bakorera ku ntebe z'ibiti, kandi baricaye mw'ishuri.

Karori n’umwigisha yigisha kw’ishuri ryisumbuye ryo mu kinindo ahasanzwe akora mu mwaka wa kabiri abanyeshuri baho biga mu gisata c’ubuhinga bariko baramukurikirana ,benshi muri bo bambaye impuzu isa n’agahama ,uwundi yera ,uwundi isa n'ubururu, arik’umwigisha w'abo karori we yambaye ishati y’igitenge ariko yigisha ibiharuru.

Ibarabara ry'ipfu rigenda ku ishuri ryisumbuye ryi Bubanza kandi rikozwe higano hino hari amabuye abazu y'abanyagihugu ibiti vy'imyembe vy'imikaratusi ibiti vy'amatara imirima y'ibigori ikikuje iryo barabara umuserege utwara amazi menshi iyo imvura yaguye.

Mu Rukaramu mu ntara ya Bucumbura, ahasanzwe haba abanyagihugu bariko baritegurira kubaka amazu meza cane, hari ibarabara rikozwe mw'ivu kandi hirya no hino hari ibiti birebire vy'imikaratusi, n'ibiti vyumye bisanzwe bishinze bazocishako intsinga z'amatara. Amazu yubatswe n'amatafari kandi asanzwe asakajwe n'amabati.

Amabara atandukanye abana biga musi y'imyaka itanu bariko barakoresha harimo ayasa n'agahama ayasa n'umuhondo ayasa n'ubururu kugira ngo bashobore kumenya gutandukanya ibara n'irindi barabitondekesha ku murongo abigisha babo bakabarabira.

Kw'ishuri ry'intango ryo mu kanyosha ryiga ko abana kuva mu endwe shikamuw'icumi na kabiri, kandi risanzu ryubakisha amatafari ahiye kuvasi gushika hejuru uruzitero ruizitiye rusizeko amabara yera handitse ko inzandiko zirabura n'iba ararisa n'uburu kwibarabara hararengana.

Mu gisiga ca Bujumbura, mu Nyakabiga, ishuri, ryitiriwe ukwikukira, risanzwe ryigako abana, bambara umwambaro, ugomba gusa n'ivu; baratonze kw'idarapo, kuko ririko riraduga; rifise amabara, asa n'agahama, iryera, irisa n'urwatsi rutoto, n'inyenyeri zitatu, hagati; umwe muri bo, ariko arafotora; umwigisha wabo, ahagaze hagati, ibiti birebire, birikikuje.

Umupira uriko umubumbe w'isi usa neza cane, hariko ibihugu bitandukanye vyo kw'isi yose bicafyeko Uburundi, eka na Kenya na Tanzaniya navyo ntivyasigaye inyuma. Hariko amabara atandukanye, ayera, ayasa n'umuhondo, ayasa n'urwatsi rutoto, eka n'ayasa n'ubururu.

Kw'ishure ry'isumbuye ry'i Matana mu ntara ya Bururi risanzwe ricafyeko ibiganza vy'abantu eka ibicapo bitandukanye, eyubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru kandi imbere yaho hari ibiti birebire vyinshi bifise n'amashami kandi harimwo n'ivy'imyembe. Utwatsi dutotahaye turi hasi.

Kw'ishure ry'intango ryo ku Musaga ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru, ku mpome hasize amabara asa n'umuhondo n'ayasa n'urwatsi rutoto, imbere urubaho rwirabura rwanditseko, intebe zitondekesheje umurongo kuva imbere gushika inyuma kandi zikozwe mu biti.

Kw'ishuri ry'intango ryo mu rukaramo muntara ya bubanza ryubakishije amatafari ahiye kuva si gushika hejuru ku mpome hasanzwe hasize amabara yera imbere ku kibaho cirabura handitse ko inzandiko zitandukanye abanyeshuri bariko bakora ikibazo.

kw’ishuri ryisumbuye ryo mu kinindo mu gisagara ca bujumbura ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru ,abana b'umwaka wa gatanu bariko barakora ikibazo canditse ku kibaho cirabura imbere ,barindiriye umwanya uhere mwigisha yabahaye bace batanga ivyo bakoze.

Kw'ishure ry'isumbuye Ryo mugitaramuka mu ntare ya rumonge, mu mwaka w'icenda ho basanzwe babika ibikoresho, iryo Shure ryubakishije n'amatafari aye kuva Hasi gushika hejuru imbere hari akabati k'imbaho gakozwe n'imisumari ariko hasi hasanzwe hasize isima.

Kw'ishure ry'isumbuye ryo mu Carama ryubakishijwe matafari ahiye kuva hasi gushika hejuru abana b'umwaka wa kabiri bagiye mu karuhuko k'iminota miriongo ine n'itanu ariko butoyi wewe yasigaye mw'ishure yicaye intebe z'ibiti ziri mw'ishure zitondekesheje umurongo imbere ikibaho cirabura kandi hari n'igitambara cera n'ico basanzwe bogeramwo iyo bariko barandika.

Kw'ishuri ry'intango ryo mu Kivoga mu ntara ya Bujumbura risanzwe ryubakisha amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru risize n'amabara yera, imbere utwatsi dutotaye harimwo n'ikibuga bakinirako umupira w'amaguru, igiti kinini c'umwembe kiri ku ruhande.

Kw'ishuri ry'intango ryo muruzi bayubakisha amatafari ahiye kuva si gushikaa hejuru imbere ibiti birifasha gisizi bara ry'ubururu ikibuga kirekere kiriko n'igiti kirekire c'ubugazi, kandi abanyeshuri bari mu karuko k'iminota cumi n'itano ni ko baza kumaraho bariko bakina mu mupira w'amaboko abandi ku ruhande uwo amagwe.

Umwigisha yitwa Kandi asanzwe yigisha mu mwaka wa kabiri ariko arandika anasoma, yanditse ijambo ubukene arongera araricagagura ku kibaho cirabura abanyeshure bariko baramuraba basubiramwo n'ivyo ariko arababwira.

Kw'ishuri ry'intango ryo mu Ruvumera ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru, risanzwe rigeretse kabiri, ingazi zidugagira kandi hasi hasize isima. Hejuru amabara yera no ku mpande, amabara amanuka,. Harimwo n'amatara kuko intsinga z'amatara zigaragara.

I Muyinga abanyeshuri bahiga, benshi muribo barafise uduca murongo, dufise amabara asa n'umuhondo, hasi ku ntebe bicayeko zifise ibara ritukura, kuko benshi bazikora mu ntebe z'ibiti, iyo babahaye umwimenyerezo barataha bagakora ariko bakabizana bisa neza mu gatondo.

Kw'ishuri ryisumbuye ryi Bubanza ryubakishe amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, rikikujwe n'ibiti vyinshi kandi birebire harimwo ivy'imikaratusi, utwatsi dusa nu rwatsi rutoto abanyeshuri basanzwe bakiniramwo iyo bari mu karuhuko k'iminota mirongine n'itanu, iyo batashe barakunda guhitana inkwi zo gucana.

Abanyeshuri biga i Kiremba mu ntara ya Bururi mu gisata c'ubuhinga basanzwe bariko bariga, kuko Kagabo we afise mudasobwa imbere yiwe n'ikaye, ariko arakora ibiharuro no kurondera uko yotora ikibazo kizomuha uburenganzira bwo kuja mw'ishuri ryisumbuye.

Abanyeshuri biga kuri Kaminuza y'uburundi mu gisara cya gucumbura mu gisata c'ubuhinga wu mwaka wa kabiri bariko bariga ariko umigisha wabo yohana yapvuyeyo agiye gufata icayi co mu gatondo kuko yasize abakirije ibyuma kandi yababariye ko bazokora ikibazo ku munsi wa gatanu.

Kw'ishuri ry'intango, ryo mu Kivoga, mu ntara ya Bujumbura, risanzwe ryubatse iruhande y'ibarabara; ku meza y'ibiti, hari amakaramu y'igiti, asize amabara, atandukanye; ayasa n'agahama, ayasa n'umuhondo, n'ayandi; abanyeshuri barayasongora, bagaheza bakayakoresha, mu gucapa.

Kw'ishuri ry'intango ry'i Bujumbura, mu Kanyosha, ahasanzwe higira abanyeshuri biga mu wa mbere, gushika mu wa gatandatu. Yubakishije amatafari ahiye, kuva hasi gushika hejuru. Ku madirisha no ku miryango, hasize ibara risa n'ubururu.

Kw'ishuri ryisumbuye ryo mu Rubirizi mu ntara ya Bujumbura, risanzwe ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, aho umuyobozi wavyo asanzwe akorera, hari umuryango usa n'agahama, hamanitseko impapuro zera zanditse ko urutonde rw'abanyeshuri, bakoze amakosa.

Kw'isoko nkuru yo mu Kinindo mu gisagara ca Bujumbura aho abasanzwe badandariza ibikoresho bitandukanye harimwo aho bakorera ingwa, aho badandariza ingwa aho badandariza ibitenge, aho badandariza ibirato, ingwa z'amabara yose, ayera, ayasa n'ubururu, ayasa n'agahama, ayasa n'umuhondo n'ayandi.

Ibikoresho vy'ishuri biri mutuntu kugopo dusanagahama utwirabura amakaramu afise imirumyo isa n'ubururu iy'irabura iyisanagahama reka niyera n'iyisanurwatsi rutoto, ako bakoresha mu kuvuza ifimbi ariko niba ragi irabura riri hasi rikikuje aho hantu.

Kw'ishuri ry'intango ryo mu kanyoshya kiga ko abana kuva mu wambere gushaka mu wa gatandatu ariko abavyeyi babo bakunze kubazana n'imiduga irahagaze imwe irirabura iyindi rera abanyeshuri bari mbere bari kumwe n'umwigisha w'abo karori.

Kw'ishuri ryisumbuye ryo muruyigi monara ya ruyigi inyene risanzwe rifise uburaro ryubatse neza cane aho abanyeshuri baca hasanzwe hasagaye, kuko imvura irikwiragwa hata shika imvura ivyuma bihafashe bisize ibara risa n'umuroru iryo shuri ryubakishije amatafari yahiye kuvaswa shika hecu.

Kw'ishure ritoya ryo mu Rugazi mu ntara ya Bubanza ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru ku madirisha no ku vyuma biri mbere risize ibara risa n'ubururu abanyeshure bagiye mu karuhuko k'iminota cumi n'itanu bambaye imyambaro itandukanye harimwo iyifise amabara yera.

Kw'ishure ritoya ryo murubirizi ryubakishijwe amatafari ahiye kuva hasi gushhika hejuru, rigeretse kabiri ,rifise imirongo imanuka n'iyikitse isize ibara ryera , ikibuga kirimbere, gifise utwatsi dutotahaye n'ibiti birebire harimwo n'ivyamavoka.

Kw' ishuri ryisumbuye ry'i ngozi mu gisata c'ubuganga risanzwe ryubatswe ku buhinga bwa none risize amabara yera abanyeshuri baryigako bava mu mwaka wa kabiri gushika mu mwaka wa gatandatu hirya no hino hari ibiti bitandukanye harimwo n'ivyamwa, utwatsi dusa n'urwatsi rutoto duteye imbere y'amashurwe.

Ku kibuga bariko barubaka kizokwakira inkino mpuzamakungu c'umupira w'amaguru mu ntara yabururi kikukira duga neza abahingamu by'inyubako bariko barakora hasi kandi amabuye n'imisenyi vyaramaze guhashika.

Ku ishuri ry'isumbuye ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru rigeretse kabiri risanzwe rifise n'utubaratwera risakaje amabati kandi imbere hariho inkengeri bavuzako imanitseko hejuru utwatsi n'udushurwe twiza dusa n'u rwatsi rutoto ari imbere y'ishuri.

kw'ishuri ryisumbuye ryo mu cibitoki mu ntara ya cibitoki risanzwe ryubatse ku buhinga bwa none ryubakishe amatafari kuva hasi gushika hejuru risize n'amadirisha kubiyo kandi rifise amabati agomba gusa n'ugwatsi rutoto imbere hari udushugwe twiza cane n'uduti twutwamu kuko turashajije.

Kw'ishuri ry'intango ryo mu Karamu, ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi kushika hejuru, abana b'umwaka wa kabiri bariko barakora ikibazo, kandi umwigisha wabo yabahaye iminota mikeya cane itarenga mirongo ine n'itanu, yuko uwa nyuma azoba ahejeje gukora, baca bagenda kwinonora imitsi bahejeje gukora.

Kw'ishuri cyobakisha amatafari ahiyekuva hasi gushika hicuru imbere yaho hari amabendera atatu muri yo harimwo ibendera ry'uburundi ifise amabara asa n'agahama yasan'urwatsi rutoto igera n'inyei zitatu hagati imodoka ihagaze ku kibuga kiriko twatsi dutotahaye n'ibiti birebireharimo ivyo imyembe imbere y'amashuri.

Umunyeshuri yitwa Minani asanzwe akora amakaye, udukoresho tubiri dutandukanye dufitse amabara yirabura n'ayera kuko biri ku meza. Avyibwa kandi akanabidandaza kuko abanyeshure bigana barakunze kumushorera ivyo bikoresho.

Kw ishuri ryisumbuye ryo mu kanyosha ryubakishe amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru .Umuryango w'injira usize ibara ryera ariko amashuri ahari ni kuva mu wa mbere gushika mu cumi nagatatu hasi hasize isima abanyeshuri bariko bariga.

Ishuri ry'intango byo mu kamenge cubaswe cyane n'amatafari ariko hasanzwe hasitse ibyuma bibifashe barabitsa n'ubururu hijano hino hari ibiti by'imyembe by'amavuka twasi dutotaaye n'ibiti by'ibigaze birebire hasi hasanzwe hasitse isima.

Hagati n'agati mu banyagihugu mu ntara ya cibitoki inzu zubakishije amatafari zisakaci amabati imbere imwe ifise umuryango usa n'agahama akabarabara gakozwe mu ipfu karengana amashugwe ari iruhande y'inzu n'ibarabara.

Kw'ishure ry'intango ryo mu Rukaramu mu ntara ya Bubanza ryubakishije matafari ahiye kuva hasi gushika hejuru risize n'amabara yera ayasa n'agahama kandi kw'iryo shure basanzwe bahororera n'inkoko za kijambere. Baziguhisha amahera menshi zita n'amagi aryoshe.

Ishuri y'i Nyagasasa, ryubakishiye amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, imiryango yugaje isanzwe isize amabara asa n'agahama kuva mu wambere gushika muw'icenda, kandi hari umurongo wera usize hasi no hejuru, imbere yaho hari ikibuga kiriko utwatsi turiko turuma.

Kw'ishuri ryisumbuye ryo mu rutaramu mu ntara ya Rumonge igeretse kabiri ryubakishije amatafari ayokuva hasi gushika hejuru abanyeshuri bari mu karuko imbere hari ikibuga gifise utwatsi dusa n'urwatsi rutoto ibiti hirya kato bibiri kubikuje.

Bo basanzwe bategurira amanama bavuye mu ntara zitandukanyitza igihugu hasa aneza amameza arahari n'intebe bicarako hejuru kenshi amatara abariko araka hari ikibaho imbere bakunze kwandikamo no kubaza ibibazo bakavyandika.

Mu mwaka wa mbere igisata c'ubuhinga abanyeshuri baho bagiye gukina iminota mirongine n'itanu aho ni mu ntara ya kirundo kuko imbere ho hari ikibaho cirabura amatara azimije , izo ntebe zisanzwe zitondekesheje umurongo kuko niko babitegekanije.

Ishuri ryisumbuye ryo mu rukina muntara ya bujumbura ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru rigeretse kabiri imbere yaho hari ivyatsi bisa n'ugwatsi rutoto hasi rikoresheje isima kandi abanyeshuri baho bakunda kuronka umwimbu ushimishije.

Kabura ni umunyeshuri yiga kw'ishuri ry'intango ryo mu Kamenge, mu gisagara ca Bujumbura, yajorewe yifashe ku munwa acishice amaso yiwe mu biyo, kuko inyuma yiwe hari ikibaho cirabura canditseko urutonde rw'ivyigwa uko bigenda bikurikirana. Yambaye agapira, ashize ukuboko k'umunwa.

Ishuri ryisumbuye ryo mu Rumonge ryubakishijwe amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru rigeretse kabiri kandi risanzwe risize amabara yera risakaje amabati ku miryango ariko ibara risa n'ubururu n'amadirisha ivyatsi n'amashugwe birikikuje risa neza.

Abanyeshuri biga kw'ishuri ryisumbuye ryo mu Cankuzo risanzwe rifise uburaro, ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, hasi hasize isima, amabara agomba kwera asize ku mpome, abanyeshuri baho bari mu karuhuko mw'iki gihe.

kwishuri ry'inyagasasa ryubatse n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru , risanzwe rigeretse gatatu risize n'amabara yera , hirya gato utwatsi turiki kuje dusa neza , ikibuga c'umupira w'amaboko , hasi hasiz' isima abanyeshuri baraza bagakinirako, kandi ,barakunda kuronka intsinzi kuko , bateguye neza.

Kw'ishure ry'isumbuye ryo mucarama mu gisaka ca Bujumbura risanzwe ryubatse ku buhinga bwanone risa neza cane risize amabara meza hasi hasa neza no hejuru imbere yaho hari ibiti vyiza bishajije nutwasi dusajije nutwasi dutoto amatara arazimije kuko abanyeshure bari mu ishure.

Ishure ryisumbuye ryo mu Gitaza muntara ya Rumonge, ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru, abanyeshuri bariga bambara umwambaro usa n'ubururu, n'abakobwa n'abahungu, benshi muri bo, biga bataha. Imbere hari ibiti birebire, harimwo ivy'imikaratusi, n'ivy'amavoka, n'utwasi dusa n'urwatsi rutoto kuva hasi gushika hejuru.

Kw ishuri ry'isumbuye ryo Murumeza mu ntara ya Bururi igiretse gatatu kibatsi n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru risanzwe risize n'amabara yera ikibuga kinini cumupira kitagira ko ivyatsi ariko inyuma risanzwe bifise ibiti birebere by'imikatusi bigikikuje.

Ishuri ryitiriwe kwikukira umusara ca gucumbura ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, kandi risanzwe risize ku mabati bara rigomba kwirabura ibiti vyinshi, kandi vyiza birikikuje uruzitiro ro'ivyuma rusize amabara asa n'ubururu, kandi nutwatsi turi imbere y'ishuri yidusa neza cane.

Ku ishure ryisumbuye ryinyanzaraki ryubatswe mu buryo bwa kijambere ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru ibendera ry'uBurundi rifise amabara ayera ayasa nurwatsi rutoto ibisa n'agahama inyenyeri zitatu ziri hagati kandi risanzwe rikikujwe n'ibiti birebire harimwo ivyimikaratusi.

Abanyeshuri biga kuri kaminuza nkuru yitwa umuco mu gisagara ca Bujumbura mu kinindo bariko bariga abiga umwaka wa kabiri mu gisata c'ubuhinga, benshi baricaye uretse umigisha wiwe ahagaze imbere ariko arabasigurira ibijanye no guterateranya amakuru.

Iyizumbe ryo mu gitaza mu ca bujumbura ryabakisha a matafari ahiye kuvahasi gushika hejuru ku madisha hasiza amabara y'ubururu hasi hasiza isima ivyatsi bisa neza biri mbere udushurwe twiza, kandi abanyeshura ai mu karuku k'iminota cumi n'itanu baza gusubirayo mwigisha bahamagaye.

Ibubanza, ivyerekana ishuri ryaho ryiza ariko ritaboneka ivyapa bitandukanye, ibiti vyinshi vyiza bibereye amabarabara y'ivu agenda kw'ishure ryisumbuye ry'Ibubanza, amakara n'ivyatsi bisa neza birimwo utwatsi tw'ubwatsi rutoto.

Kw'ishirita yi Nyagasasa mu ntara ya Bujumbura aho basanzwe higira abanyeshuri biga kuva mu windwi gushika mu w'icenda yubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru risakaje amabati ariko risanzwe risize n'amabara atandukanya ayagomba kwirabura ayasa n'umuhondo na yera aho bakarabira hasi hari isima kandi imbere hasanzwe hari ibiti vy'amashugwe n'utwase dusa n'urwatsi rutoto.

Amabendera abiri atandukanye rimwe ry'Uburundi rifise amabara atandukanye irisa n'agama irisa n'ubururu ,iryera n'inyenyeri zitatu hagati n'irindi bendera rigaragaza ko ari iry'ishure ryisumbuye.

Igihande kinini cubatse neza mu buhinga bwa none gikayangana kirimo n'intebe nziza zitondekesheje kumurongo basanzwe bakoreramo amanama ku madirisha hariko ibiyo kandi imbere hari igishusho c'umuzungu kirimwo n'amabara asa n'agahama abakora amanama ntibaraza kuko bagiye gufata kacayi.

Ahantu heza, umurima mwiza cane uteyemwo, ibiti byinshi bitandukanye harimo iby'imyembe iby'imikaratusi n'ibyamwa n'ibiti vy'ibigazi amabuye manini manini ari mu ibarabara ridasa neza kandi abanyeshuri basanzwe bahaca iyo bagiye ku ishuri ababanyi baho barakunda kuhakora ariko ntiharasa neza.

Kw'ishure kaminuza nkuru y'uburundi mu kigo co mu ngagara ahasanzwe higira abanyeshuri go mu mwaka wa kabiri baricaye mu ishuri bariko bariga muri bo harimo n'abazungu umwigisha wabo yitwa angeline ariko arabigisha yambaye ikanzu yera n'ipantaro yirabura ariko aratamba kuko icigwa bigisha ni ico kwinonora imitsi.

Umuntu yitwa kabura asanzwe adandaza kw’isoko nkuru yo kumusaga mu gisagara ca bujumbura adandaza impuzu ,murizo harimo agakoti gafise ibara risa nu rwatsi rutoto iryera n'iryirabura co kimwe n'agapantaro kako gafise ayo mabara nkene ayidandaza amahira ashika ku bihumbi cumi na bibiri n'amajana munani na mirongo itanu.

Kw'ishuri ryo mukina mu ntara ya rumonge ryubakisha amatafari kuvasi gushika hejuru ingazi zidugagira zyubakisha ijisima, kuko iryoshe risanzwe ryubatse ku musozi imbere yaho hari ibiti vyiza vy'amashurwe birikikuje bibereye ijisho biryoshe kuraba ababico aho bose baratamarirwe.

Abanyeshure biga kuri kaminutsa nkuru y'i Gitega mu gisagara ca Gitega mu mwaka wa kabiri mu gisata c'ubuhinga, bariko bariga, benshi banavuye hasi baja imbere kuraba ivyo umwigisha wabo Kabura ariko arabereka. Bambaye amapantaro, udupira twirabura, amajipo n'amasakoshi basanzwe bahetse mu mugongo.

ku ishuri ryisumbuye ryo mu Rukaramu ryubatswe rigerekeranijwe kabiri kandi ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru ariko n'amabara yera risakaje amabati imbere igiti kiriko ibendera ryu Burundi rifise amabara asa n'agahama risa n'urwatsi rutoto iryera inyenyeri zitatu hagati ibiti vy'amashurwe bihakikuje.

Mu Rutovu mu ntara ya Rumonge ishure ry'ubatse iruhande y'ibarabara abana bahiga kuva mu wambere gushika mu w'icenda ryubakishije amatafare ahiye kuva hasi gushika hejuru ku mome hasizeko amabara yera umuryango winjira usize ibara risa n'ubururu ikibaho cirabura canditseko intebe y'igiti n'imeza kandi hasi hasanzwe hasize isima.

Kwishuri ritoya ryo mu Gitaramuka yubakishe amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru amabara yera ku mpande hejuru gisakaje amabati amadirisha asa n'ubururu n'imiryango Utwatsi dusa n'urwatsi rutoto turi mbere n'ikibuga gitagira ko ibyatsi ku ruhande hirya hari ibiti birebere vy'imikaratusi.

Kw'ishuri ryisumbuye ryo mu meza ryubakisha amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru rigeretse kabiri ku mpandi risanzwe isize amabara yera no ku miryango ibara risa n'uburoro imbere ikibuga kitagira ko butwatsi, ariko hari amashurwe asa neza cane.

Abanyeshure bo kw'ishure ryitiriwe ukwikukira mu gisagara ca bujumbura bari ku muzingi bose baratonze kandi bambaye impuzu zitandukanye umwigisha wabo karori ari hagati ariko arabasigurira amategeko y'ishure hirya gato hari igiti kinini c'umwembe

Ku ishure ryisumbuye ry'uBujumbura yitiriwe kuyikukira abanyeshure bahiga bari mu karuhuko kiminota cumi nitanu kandi hari benshi baje n'imodoka zifise amabara atandukanye ayasa n'agahama, ayera risanzwe rigeretse kabiri kandi risize amabara yera ku matafari no ku mpome.

Ku ishure ry'intango ryo mu rutegama muntara ya muyinga risanzwe risakaje amabati ku mpome hakaba hasize amabara yera imbere yaho ikibuga ciriko nu twatsi dutotaye abahiga bava mu bundi gushikana mu bicenda kuko benshi baca bagenda kwiga mu mashure y'indaro bakahaba.

Kw'ishuri ry'intango ryo ku Musaga mugisagara ca Bujumbura, risanzwe risize amabara yera kumpome, hejuru isakaje amabati, rifashwe n'imbaho, hasi hasize isima, imbere ikibaho cirabura kitanditseko, kandi hasi har'intebe z'ibiti.

Kw'ishuri rgisumbuye ryo murukina mu ntara yabujumbura rigeretse kabiri ryubakishije amatafari ayiye kuvasi gushika hejuru ku mpome asanzwe hasize n'amabara yera, kandi hari n'ikibuga ciza kiko umusenyi.

Akabarabara kivu kerekeza mu kigwati rusange ci Gihanga cubatse mu buryo bwa kijambere. Inzu zegeranye zisakaje amabati kandi zikozwe muburyo bumwe. Hirya no hino hakikujwe n'imirima n'ibiti birebire vy'imikaratusi n'ibindi vy'imyembe iruhande gato hari ikibuga c'umupira w'amaguru basanzwe bakenera ko abana baho.

Abanyeshure ariko brakina umupira w'amaboko ku kibuga c'isumbuye c'ishuri yiteriwe kubikukira mu zira ca bujumbura isanzwe ryubakishije amabuyi hasi hasize n'umusenyi n'isima kuko benshi muri bambaye impoto zirabura higa no hino hari ibiti binini binini cane vy'imyembe kandi itaragera kwera.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu Rukaramu mu ntara ya Bubanza ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru risakaje amabati, ku madirisha no ku miryango hasize ibara ry'ubururu imbere n'inyuma hari ibiti vy'amatara birebire n'ibigazi biri inyuma.

Ingoro nini y'amanama basanzwe bakoreramwo amanama abanyeshuri iyo bagize ico barondera ku burongozi ,isa neza irimwo intebe nyinshi kandi zitondekesheje umurongo, hasi hasize isima ,izo ntebe zisanzwe zikozwe mu biti.

Ishure ryisumbuye ryo mu Rukaramu mu ntara ya Bujumbura, ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, hasi hasanzwe hasize isima, abanyeshuri babiri bahagaze imbere, umwe yambaye agapira kirabura, bariko baraba inyuma kuko abandi basanzwe bari mw'ishure.

kw'ishure ry'isumbuye ryo mu rutegama mu ntara ya gitega ryubakishijwe amatafari ariko iruhande yaho hari ibarabara abanyeshure bagiye kw'ishure bambaye udusaho dutandukanye n'impunzu zisa nagahama nizera n'izirabura ibiti birebe birimwo ivy'imikaratusi ivy'amavuko ivy'imyembe n'inzu zisakaje amabati n'amatafari ahiye ku ruhande.

Mu mwaka wa kabiri ingozi ahasanzwe higira abanyeshuri batandukanye, kuko bagiye mu karuko k'iminota mirongo umunani n'ibiri imbere hasi isima intebe zitondekesheje umurongo ku mpome ibara rya sa n'umuhondo, ariko kumadishaho hari utwuma n'ibiyo asanzwe yugurua.

Ishuri ry'isumbure ryi Bujumbura ryitiriwe kwikukira ryigako abana kuva mu wambere gushika mu w'icenda ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru risanzwe rikikujwe n'ibiti hirya no hino uruzitiro rwayo rwubakishije amabuye n'umwango winjira usize ku twuma amabara asa n'ubururu imbere ikibuga kiriko utubuye.

Kw'ishure ryo mu Kinindo mu gisagara ca Bujumbura ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, igeretse kabiri risakaje amabati, ivyatsi bisa n'urwatsi rutoto n'ahandi ari umusenyi, biti birebire ikirere c'imvura kandi n'izuba kuko harimwo igicu bidasa.

Ku ishuri ryisumbuye ryi Nyanzarake mu ntara ya Rumonge cubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru risize n'amabara yera ikibuga kiriko ibendera ryu Burundi hariko ibara risa n'agahama irisa n'urwatsi rutoto iryera hejuru gato hirya hari inzu iriko iraduga ifise ibiti hejuru kandi igerekeranye.

Gakobwa ni umunyeshuri asanzwe yiga ku ishuri ryisumbuye ryo mu giheta mu ntara ya gitega asanzwe yiga ivy'ubuhinga n'ubushakashatsi afise agaharuzo akoreshe iyo ariko arateranya ibiharuro karamu y'igiti agafutisho imbere y'iwe hari impapuro nyinshi izanditse ko iyo ariko rasubiramwo imyimenyezo bamuhaye.

kw'ishure ry'intango ryi nyanza lac ryubaswe mu buhinga bwa kijambere kandi hejuru no ku mpande risanzwe risize amabara yera imbere ibara risa nagahama ku kibaho imiryango isa n'ubururu hasi hasize isima intebe zikoswe mu biti kandi zitondekesheje umurongo.

ishure ryi nyanza Lak ryubatse ku buhinga bwa kijambere n'uruzitiro gwaryo gwubakishije amatafari kandi naryo risanzwe ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru uretse yuko risize n'amabara yera hirya no hino abanyeshure bahiga kuva mu windwi gushika mu w'icenda.

Kw'isuru igisumue ryo murukaramo mu ntara ya bubanza sazo ryubakisha amatafari ahiye kuvazi gushika hejuru ikikujwe n'urutituro na gwo gubakisha amatafari imbere utwatsi dutotahayi turi ku kibuga c'uwo mupira inyuma yaho hari ibarabara ry'i kaburimbi ririko n'amazu ku ruhande, kandi ibiti vyishibiri kikuje.

Inzu yubatse n'amatafari ahiye kuvazgushika hejuru kandi isanzwe ifise n'amabara yera ku ruhande amashuwe meza atotohaye asa n'urwatsi rutoto ari imbere y'iyonzu inkengeri imanitse hejuru isanzwe ikoreshwa mu kuvuza iyo hageze amasaha yo kuja muri gakino.

Ibarabara ritsindagije n'ivu ariko ata kaburimbo irimwo hirya no hinoh ateye imirima y'ibigazi myinshi kandi miremire inzu z'abanyagihugu iryo barabara ryerekeza ku ishure ryisumbuye ryo mu rukaramo mu ntara ya bubanza.

Mw'ishuri ry'intango ryo mu Gitaza mu ntara ya Gitega ,yubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, ku mpome hasanzwe hasize amabara yera ikibaho c'irabura imbere hasi hasize isima intebe z'ibiti zitondekesheje umurongo ariko abanyeshuri bo bagiye mu karuhuko.

Abanyeshure basanzwe biga mu mwaka wa kabiri mu gisata c'ubuhinga bariko baridagadura hamwe n'umwigisha wabo bambaye impuzu zitandukanye bafise igiti mu ntoki bamwe barakwega abandi bagakwega abarusha ingufu abandi bagatsindwa kandi hasi hari utwatsi dutotaye dusa n'urwatsi rutoto n'ibiti birebere bibakikuje.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu Kinindo ryubatse ku buhinga bwa none, rifise amatafari aryubakishije kuva hasi gushika hejuru, hasize amabara yera, ibendera ry'Uburundi rifise amabara y'agahama, ayera ayasa n'urwatsi rutoto, inyenyeri zitatu hagati.

Kw'ishuri igisumbe ryo mu kinindo ryubakishaye amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru risize amabara yera ku mande risanzwe rigetse gatatu i ruhande gato hari ivyatsi bitotahye bisandwatse gatoto ikibuga c'umupira w'amaboko hasi hasizi i simu.

Igikuru co ku Mutanga ryubaswe mu buhinga bwa none kandi yubakishije amatafari ahiye kuva hasigushika hejuru uruzitiro ruzitiriye kubakicije amabuye n'utwuma turifashe imbere ikibuga kinini iya kiriko utubuye n'ibiti birebire vy'amashurwe biri kikuje abanyeshuri baje baza n'amaguru.

Kw'ishure ryitiriwe ukwikukira mu gisagara ca bujumbura risanzwe ryubakishije amatafari ahiye Kuva hasi gushika hejuru rikikujwe n'uruzitiro rwaryo nagwo gwubatswe na matafari kandi imbere hari utwatsi dusa n'urwatsi rutoto dushajije inyuma yaho ibarabara ry'ikaburimbi ricamwo imodoka nyinshi.

Kw'ishuri ryitiriwe Ukwikukira mu gisagara ca Bujumbura, risanzwe risa neza can abanyeshuri baryigako batondekesheje umurongo bagira binjire mw'iishuri. Bamwe ku ruhande rwo hepfo abandi ku ruhande rwo haruguru hagati yabo hari ikibuga c'umupira w'amaboko hasi hasize isima.

Kw'ishuri ryo mu kinindo ryitwa cubahiro isange ryiga ko abana kuva mu icenda gushika mu icumi na rimwe rigeretse kabiri risize amabara yera isakaje amabati imbere yaho abanyeshuri barahakinira umupita kuko ni ikibuga kinini ya cane kandi cizewe.

Ku ishuri ry'isumbuye ryo mu Kivoga ibakisha amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru .Ku madirisha risize ibara isa n'ubururu imbere ibiti bihateye ku kibuga kiko twasi twumye kandi hasi hasanzwe hasiz isima imbere y'ishuri.

Rubakunkiko asanzwe adandaza ku isuku nkuru yo kumusaga muvyadandaza harimo impuzu kuko agakoti n'agapantaro bifise amabarasa harimo ayirabura na yera abidandaza amahera atarenga ibihumbi icubi na bitanu n'amajana munani na miliongo itanu n'abiri y'amarundi ubu bishatse arabigura akabitoro.

ku ishuri igihe intabwo ryo mu bigobe ryubakisha amatafari ahiye kuvahasi gushika hejuru ku mpome asanzwe hasize amabara yera imiryango yinjira ikozwe mu biti n'akabati babikamo ibikoresho gasanzwe kubwaye hasi hari intebe z'ibiti ziriko zitondecesheje umurongo

Kw'ishuri ryo mu bukaramu mu ntara ya bubanza ryubakiije matafari ahiye kuvahasigushika hejuru risanzwe rifise n'ububiko bw'ibitabo vyinshi kandi byiza abanyeshuri bahiga barafise uburaro kuva mri gushika muricenda kandi iyo batashe habaheze amezi atatu ayi kw'ishuri.

Kw'ishure ryisumbuye ry'Inyumugari, mu ntara ya Bururi, ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, risakaje amabati yera, rikikujwe n'ibiti birebire vy'imikaratusi nivy'amavoka, imyembe, eka imbere ririko n'amashurgwe meza kandi ahiriye, n'utwatsi n'ikibuga ciza c'umupira w'amaguru.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu rukaramu mu ntara yabubanza risanzwe ryubatse hafi y'ibiti byinshi by'imikaratusi n'ivy'amavoka bisakaje amabati higa gato ibyatsi byiza biritotahaye kandi bitanga kayaga kenshi iyo mashuri bifise n'uburaro abanyeshuri bararamwa kuva mu wa mbere gushikamo umunani.

Kw'ishuri ryisumbuye ryo mu ngagara mu gisagara ca bujumbura ryitirwe buconyori ryubakishiye amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru rifise n'amabara asa nagahama imbere yaryo rikikujwe n'ibiti birebire byiza harimwo n'amashugwe n'utwatsi dusa n'urwatsi rutoto hari n'akabarabara gafise amabara yera na yasa n'agahama.

Kw'ishuri ryiza cane ryo murutana mu ntara yamurunga risanzwe rifise ikibanza co gutegureramwo amanama barashiramwo imeza n'intebe abicara bakicara hari n'amabara ameza arikikuje, ariko n'ibicapo, kuko n'amatara hijuru ari yo, ariko asane nzwe azi imici.

Kw'ishure ryisumbuye ry'Imatana rigeretse kabiri, risize amabara asa n'ubururu n'ayera kandi risakaje amabati, ku mpome hubakishije amatafari ahiye, hasi hasize isima, imbere ari ikibuga kiriko utwatsi duteye.

Abanyeshuri biga ku ishuri ry'intango ryo mu ruvumera mu ijara cya gutumbura bambaye impuzi zisa n'ubururu bariko bariga gucapa ku ntebe y'igiti umwe ariko arandika uwundi ariko ararurebucaye hasi kandi hasi hasize isima.

Kw ishuri rikuru Bujumbura ryitirwe kwikukira isanzwe ryiga ko abana kuva muwindwi gashikamwo icumi na gatatu benshi muri bo bazanwa n'abavyeyi babo kandi baratora ikibazo cane mu gisagara ca Bujumbura igiti kinini kirikikuje cubatswe iruhande y'ishuri gifise amababi menshi kandi n'amashami maremare.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu Bugarama, mu ntara ya Muramvya, risanzwe ryubakishije amatafari ariko imbere y'aho hariho uruhande rwirabura basanzwe bamanikako intonde z'ibintu bijejwe kwerekanwa kuri iryo shure. Murivyo harimwo amazina y'abanyeshure bamenye n'abazosubiramwo umwaka w'icenda.

aho mu kinindo mu gisagara cya bujumbura hasanzwe hubatse ishengero abarisengera ko baza ku wa gatanu no ku wa mungu yubakishiye amatavari ahiye kuva hazigushika hejuru risize amabara yera na yasan n'inginagin ibiti birikikuje n'ibyatsi bisa n'urwatsi rutoto

Ishure ry'isumbuye ryo mu ntara ya makanba muri komine matana ryubakishijwe amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru imbere kibaho cirabura intebe zibiti zitondekesheje umurongo hasi hasize isima umuryango usize ibara risa n'agahama ku biyo no ku madirisha huguruye.

Ku ishuri ry'Inyagasasa mu ntara ya Bururi rigeretse kabiri risanzwe ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru risizize n'amabara yera imbere yaho hari imodoka iriko iramanuka kandi ivyatsi bisa n'urwatsi rutoto bisa nkaho biriko biruma ku kibuga kiri imbere yryo shuri hakikujwe n'ibiti vyishi birebire.

Kw'ishuri ry'intango ry'i matana mu ntara yabururi ryubakishije amatafari meza cyane kandi risakaje n'amabati hasi hasize isima ku miryango ari amabara agomba kwirabura imbere ikibuga cy'umupira w'amaboko kandi harimo twatsi twiza dusa n'urwatsi rutoto.

Kw'ishuri ryiza cane ryitiriwe Nelson Mandera ry'abafaransa mu gisagara ca Bujumbura, iriko amabendera atandukanye imbere, iryu Burundi, iry'Ubumwe bwa Buraya, niry'u Bufaransa, ariko ibiti birebire harimwo nivy'imikaratusi biri hafi cane n'utwatsi twiza turikikuje.

Abanyeshure biga kw'ishure ryisumbuye ry'Inyanza rake, mu ntara ya Rumonge, aho biga mu mwaka wa kabiri mu biharuro, bariko barakora kandi inyuma yabo hasanzwe hari amashuka akingirije ku madirisha. Hejuru amatara ariko araka, hasi hasize isima, bicaye ku ntebe z'ibiti kandi mwigisha wabo yasohotse.

Umunyeshuri yitwa Karori asanzwe r'umunyeshuri yiga kwishure igisumburo ryo mu kanyusha iyo ariko arandika arakunda kwandika mw'ikaye ifise impapuro zigomba gusa na gahama zifunitse kandi zidafise n'ico kuza ko yiga umwaka w'icenda mu ntara ya bujumbura.

Kw'ishuri ryo murutana ryubakishe amatafari ahiye kuva hasi gushika a hejuru risanzwe rifise amabara yera kandi hejuru hasakaje amabati hasi naho hasize isima imbere abanyeshuri basanzwe bahaba bafise uburaro kuva mu wambere gushika mu icenda.

Ku ishuri ryisumbuye ryo mu Rutana mu ntara ya Burunga isanzwe ryubatse neza ku buhinga bugezweho isiZe amabara yera nayagomba kuwirabura kandi hejuru hari utwuma dusanzwe dutanga umuyaga n'amatara ku mpome ariko araka hasi intebe ziratondekesheje ku murongo zikozwe mu biti.

Imakamba kw'ishuri ryisumbuye ryaho rubakishije amatafari ahiye kuva asi gushika hejuru risanzwe bifise ibitibirikikuje birebire inyuma n'imbere, kandi ikibuga kinini ya c'umupira w'amaboko cubakishije isima hasanzwe hariko n'amabara atandukanyi abanyeshuri bari mw'ishuri bariko barakina a.

Kanyegeri n'umunyeshuri asanzwe aniga kw'ishuri ryisumbuye ryo mu kanyosha ariko aheruka kugura imyambaro y'imputsu harimo agapira agakoti n'agapantaro yabiguze ibihumbi mirongo ine n'umunani n'amajanaatabo na mirongo itanu n'abiri y'amarundi kuko byaramuzimbye cyane iyabibitse abifata neza.

Kuri kaminuza nkuru y'i Ngozi yubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru, isanzwe isakaje amabati. Ariko abanyeshuri kw'ishure bagiye mukaruhuko k'iminota mirongo ine n'itanu, intebe z'ibiti zipanze ku murongo ariko imbere ikibaho cirabura kiranditseko.

Ishuri yisumbuye ryomu Rutana mu ntara ya bururi ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru. Imbere ikibaho cirabura intebe zitondekeshije umurongo zikozwe mu biti hasi hasize isima. Abanyeshuri bagiye mu karubuko ki minota mirongo ine n'itanu baza kugaruka gaheze.

Kw'ishure ryisumbuye ry'iMuyinga, intara ya Muyinga ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, imiringoti itwar'amazi icometse muruhome, ibiti br'imbere y'amashuri n'udushurwe tureture dutotahaye dusa neza.

Kw'ishuru igisumberye mu kigobe ryubakisha matafari ahiye kuvasi gushika hejuru risakajeamabati ku mpome hasize imirongo ifise iranga iryera ibendera ry'igihugu rishinze hagati ku kibuga rifise ibara ry'urwatsi rutoto irisa na gahama n'iryera inyenyeresi itatu hagati ibiti biri ku ruhande.

Abanyeshure biga mu mwaka w'icenda mu ntara ya Ngozi, bari mw'ishure bariko bariga, imbere yabo umwigisha Kabura, ariko arabigisha yandika k'urubaho, amatara hejuru ariko araka ku mpome zisize amabara yera, abanyeshure bicaye ku ntebe z'ibiti n'imeza bariko barandikirako imbere.

Abanyeshure biga kw'ishure ritoya ryo mu Giheta mu ntara ya Gitega bagiye gutembera mu mirima y'ishure bari mw'ibarabara bambaye imyambaro yera n'imajipo asa n'ubururu n'amapantaro imbere yabo hari igiti kirekire musi yabo hari umurima w'ubushaza usa neza.

ku bitaro bikuru vyi Ngotzi mu ntara ya Ngozi aho basanzwe bakirira abagwayi baremvye ibitanda baryamako birashashe n'amashuka kuva hasi gushika hejuru bigeretse kabiri abagwayi bararyama umwe musi uwundi hejuru akameza bashirako ivyo bashaka gufungura iruhande y'igitanda.

Kw'ishuri rikuru ry'i Ngozi, mu ntara ya Ngozi, abanyeshuri bahiga, bambaye umwambaro wera n'uwirabura, batonze imirongo; abigisha babo babiri, bari imbere yabo, bose barasobetse; bariko barabaha amategeko yerekeye uko ishuri rimeze.

kw' ishuri ry'isumbaye ry'iMuyinga mu ntara ya Muyinga, amashuri bakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru, asakaje amabati asize ibara ryera ku ruhande, ivyamwa bir' imbere y'amashuri harimwo ipapayi, imicungwe n'amashurwe ar'imbere.

kw'ishuri ryisumbe ryo ku Musaga mu mwaka wa kabiri, abanyeshuri basanzwe biga ivyerekeye indimi bari mw' ishuri bariko bariga. Imbere ku kibaho cirabura, handitseko amajambo atandukanye n'ingwa zera. Ku mpome imbere hariko ibara risa n'umuhondo.

Abanyeshure biga kuri kaminuza nkuru yu burundi mu gisata c’itumatumanako kw'amakuru bariko barakora ikibazo imbere yaho hari za mudasobwa umwe umwe wese afise iyiwe ,mwigisha wabo barutanaho ariko arabakurikira kuko yambaye ishati yera ni bara risa n'agahama rimanuka nk'umugozi apfunze mw’izosi.

Abanyeshure biga kw'ishure kaminuza ryo mu kinindo mu gisagara ca bujumbura mu mwaka wa kabiri mu gisata c'ubuhinga bariko barakora ikibazo bamwe imbere yabo bafise zamudasobwa inyuma ku nkome hari ibitambara bihakikuje.

Abanyeshure biga kw'ishure ryisumbuye ryo mu Rutana, mu ntara ya Rutana, biga mu mwaka wa kabiri, basanzwe biga ivyo gukora amatara, bariko bariga, abahungu n'abakobwa. Iryo shure ryubakishishe amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, ku madirisha hariko ubwuma kandi ku mirongo ikika n'iyimanuka hasize amabara yera. Hasi hasize isima.

Abanyeshure basanzwe biga kw'ishuri ryisumbuye ryo mu Kiremba mu ntara ya Bubanza aho basanzwe bariko bariga bo umwaka wa kabiri, benshi muri bo bambaye imipira kandi bariko bakora amatara; inyuma yaho hari inzu yubatsi n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru.

Minani n'umunyeshuri yiga kw'ishuri ryisumbuye ry'imakamba mu kiremba, asanzwe yiga ivyerekeye ubuhinga, imbere yiwe afise imashini ariko arakora araba ivyo mwigisha yamuhaye ko akivyibuka neza.

Mu kivoga mugisagara ca Bujumbura ishuri ryaho iva mu w'icenda gushika mu icumi na gatatu ryiga ko abahungu n'abakobwa imbere yaho hari ikibuga c'umupira w'amaboko bari ko barakina abahungu n'abakobwa bambaye umwambaro usa n'agahama n'uwera hasi hasanzwe hasize isima.

Kw'ishuri igisumbaye ryo murumongere sanze ryubakisha matafari ahiye kuva siushika hejuru rikikujwe n'urutsitero rurizitiriye, ariko ahasi yaryo hari ibara bara ryikaburimpi abantu babiri bariko bararengana bafise abana babiri bapuye kw'ishuri n'igiti gifise utushurwe twinshi nutwatsi dusa n'urwatsi ruto.

Kuri kaminuza nkuru y'uburundi mugisata c'ubuhinga mu mwaka wa kabiri, abanyeshuri basanzwe bahiga bagiye mu karuhuka kimiota miriongo itatu, hasi hasize ibara ryera ku ntebe z'ibiti hariko za mudasobwa zitandukanye hejuru amatara ariko araka.

Kw'ishuri ryo mu kinindo kaminuza nkuru yitiriwe umuco abanyeshuri basanzwe bahirwa mu gitata c'ubuhinga bagiye mu karuhu k'iminuta mirongo ine n'itanu intewe mw'ishuri zitondekesheje umurongo ikibaho c'imbere kirahanaguye, kandi zikozwe mu biti n'ivyuma hasi hasanzwe hasize isi sima kumpome ibarajere.

Abanyeshure basanzwe biga ivy'ubuhinga, kuri kaminuza nkuru yu Burundi, bambaye imyambaro isa n'ubururu kuva hasi gushika hejuru, Kabori we ariko arakora imashini, yambaye amarori, abandi bagenzi we bari inyuma uruhande rumwe bararundanye, hasi hasize isima, amatara hejuru ariko araka.

Kw'ishuri igisumbuye ryo umucarama mucara cya bucumbura tazogiga ko abana begamo icenda bariko bariga kagabo ni we ari ko arabasigorira abandi bicaye imbere yiwe bariko barakurikira, kandi hasi hasanzwe hakoresheje isima umuryango waho ufise ibiyo n'igitambara ku ruhande ko mpume hasanzwe hasize amabara yi yera.

Ku ishure ryubakishije amatafari ya yekovazi gushika hejuru rigetse gatatu rifise amadirisha imbere yaho ibiti vy'imyembe n'amashugwe imodoka zihahagaze iruhande kuko abanyeshure bobo basanzwe bari mu karuhuko muri iki gihe.

Abanyeshure biga mu mwaka wa kabiri, mu gisata c'ubuhinga kuri kaminuza nkuru y'Uburundi, mu gisagara ca Bujumbura, mu kigo co ku Mutanga, bari mw'ishure bariko bariga, bamwe baricaye, abandi barahagaze. Bambaye impuzu zitandukanye, imbere bariko barakoresha za mudasobwa kuko arizo bazokoresha ikibazo ku musi wa kane.

Kuri ya nkuru y'uburundi mugisara ca bujumbura mu kigo co ku mutanga aho basanzwe bigira abanyeshure biga ivy'ubuhinga iza mudasobwa zabo z'irimbere kuko bagiye mu karuhuko k'iminota cumi n'itanu basize bazijimije hirya rikikujwe n'ibiti vyinshi bifise amashami manini manini n'amababi n'utwatsi dusa n'urwatsi rutoto kuva hasi.

Kabanyana, ni umuganga, asanzwe akorera, ku bitaro vyisumbuye, vyo mu Cankuzo; ariko aratera umuti, mw'icupa agiye gukoresha, mu kuvura umugwayi; yambaye, umwambaro wera, n'ibirato vy'intoki, kuko imbere y'iwe, ari ububiko bw'imiti, itandukanye.

Kuri kaminuza yitiriwe Umuco, mu kigo co mu Kinindo, yubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru, isanzwe igeretse incuro zitatu kandi isize amabara yera ku ruhande, n'utwuma tuyifashe imbere turiko amabara asa n'agahama, utwatsi n'ibiti birebere vy'amashurwe biri imbere, kandi n'utubuye dutondekesheje imbere y'ishuri.

kuri kaminuza nkuru y'uburundi mu gisagara ca Bucumbura mu kigo co Kumutanga abanyeshuri basanzwe bariko bariga bariko bigishwa n'umugore yambaye impozu zirabura kuva hasi gushika hejuru bicaye ku ntebe kandi bariko baramukurikira nukuvuga ngo basanzwe biga mu gisata c'ubuhinga no mu bushakashatsi.

Abanyeshuri biga kw'ishuri ryisumbuye ry'i Nyanza lake mu ntara ya Rumonge, risanzwe ryubatswe ku buhinga bwa kijambere, abanyeshuri bo mu mwaka wa kabiri, bari mw'ishuri bariko barakora igikorwa umwigisha w'abo yabahaye. Imbere, hari utugopo bariko baranyweramwo amazi. Hasi hasize isima kandi amadirisha arugaye.

Ishuri ryiza cane ryubatswe mu buhinga bugezweho mu ntara ya c'ibitoki rigeretse gatatu rifise amabara menshi, kandi igiga ko abanyeshuri bavuye mu mihingo ritandukanye y'isi hasi yaho hari amashugwe, kandi hirya gato hari n'ibie ibirebire.

Aho basanzwe bategurira amanama, mu ntara ya Bujumbura, abashingamateka iyo bavuye mu gutora amategeko, baraza bakicara, hari imeza nziza n'ibitambara vyiza bihakikuje, imbere hari ikibaho cirabura bandikako ivyo bahakoreye muriyo nama.

Ikigo c'abapatiri gifise amashuri meza cane, hari utwatsi n'amashugwe n'ibiti birebire vy'imikaratusi n'ibigazi. Amashuri asanzwe yubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru, ariko abanyeshuri bahiga bava mu wa mbere gushika mu wicenda, muri bo harimwo abafise uburaro n'abandi biga bataha.

Ku ishuri ryisumbuye ryo mu Rubirizi mu ntara ya Bujumbura yubatse iruhande y'ibarabara hasi hasize isima ku mpome amabara yera mu mwaka wa kabiri abanyeshuri bari mu karuhuku k'iminota cumi n'itanu ariko mw'ishuri hasanzwe hari intebe z'ibiti zikozwe no mu vyuma abanyeshuri baza kugaruka haheze iminota yose.

Aho umuyobozi asanzwe akorera mu vy'indero mu gitara ca Bujumbura, hamanitse ifoto y'umukuru w'igihugu Ndayishimiye kandi no hasi hasanzwe hari impapuro, imeza ishasheko igitambara n'intebe asanzwe yicarako inyuma hari igiti n'igitambara gikingirije

Kw’ishuri ryisumbuye ryo mu giheta mu ntara ya gitega rikikujwe n'ibiti vyinshi kandi vyiza ,utwatsi dusa n'urwatsi rutoto ryubatswe ku buhinga bwa none harimwo n'imyembe isa hafi yaho kandi n'akabarabara karengana abanyeshuri bacamwo.

Mu bwiherero bwo kw'ishuri ritoya ryo mu Gitaza mu gisara ca Rumonge ryubakishije amabara yera n'amabara asa n'umuhondo, ibirenge vy'umuntu yaje kwiherera w'umuhungu, hasi harera no ku mpande ubwiherero na bwo burera.

Ikigo ciza mu gisagera ca Bucumbura gisanzwe cakira ingenzi zitandukanye cubatse ku buhinga bugezweho kandi bwiza bifise amabara yera aya sa n'ubururu eka n'ayandi ku biyo n'ahandi hasi hari ivyatsi bisa n'urwatse rutoto ibiti birebire abantu bariko barasigura ko kino kigo caje hageze.

kw’ishuri ryisumbuye ryo murukaramu mu ntara ya bujumbura risanzwe ryigako abanyeshuri kuva mu w’icenda gushika mu w’icumi na kabiri, kandi abanyeshuri baho ntibakunda gutora ikibazo ca leta ,imbere yaho har’ ikibazo bakunda gukora kuko iyo bagikoze biragenda neza.

Kwa kabura hari amazu maremare n'imiduga myinshi hagaze imbere umubanyi we polo afise inzu isize amabara asanagahama ndende ikozwe mu buryo bwa gasekebuye hasi hari barabararyipfu kandi nta modoka yibwe rarenganize hari zahagaze.

Umunyeshuri yitwa Bukuru yiga kw'ishuri rikuru ryo mu Kinindo mu gisagara ca Bujumbura mu vyo gukora amatara no gusudira, asanzwe yambaye igisarubeti kigomba kwirabura n'ibirato vy'intoki bifise ibara ryera, afise utwuma tubiri mu ntoki, ariko arapima yambaye amarori, inyuma yiwe hari Kagabo na Yohana.

Kwishira iryo mu kinindowa mucara cyawujumbura muri kwemene mugere abanyeshuri basanzwe bigakuva mur icanda gushika muri cumi na kabiri bafise uburaro, kuko ni yo bakosheje barabatsinda, kandi bakabagaburira abahungu bobo baritahira, ariko abakobwa bo benshi bararara.

Abanyeshuri bo kuri kaminuza nkuru yu Burundi mu gisata c'ubuhinga, mu kigo co Kumutanga, bambaye ibisarubete bisa n'ubururu, bariko barakora amatara, bafise ivyuma bakoresha mu ntoki, Kabura, Yohana na Bukuru bo n'abahinga muri ico gisata.

Kuri kaminuza nkuru y'uburundi mu gisagara cya wucumbura abanyeshuri basanzwe bahiga mu gisatac indimi bariko bari gaboma wa kabiri baricaye ku ntebe z'ibiti kandi imbere ku bihome hasize amabara yera hecuro amatarariko araka hasi hari sima umyigisha wabo yitwa emerine yambaye impozu zirabura afise agatumisha amajwi ariko arabasigurira.

Ku nzu yakiramwo abantu bingenzi iri ruhande y'ikiyaga tanganyika ariko hasanzwe hubakiye neza n'udushugwe twiza dusa neza nutwatsi dusa n'urwatsi rutoto iyo nziga ifise amabara yera n'ibiyo kandi ikaba igeretse inshuro zirenga zitandatu abantu barimwo n'abazungu bariko barahagenderera.

ishuri gitwa olivia iri mu gisabere cya gucumbura hagati n'agati abanyeshuri bagiga ko bava mu bihugu bitandukanye abavuye muri congo mu burundi mu rwanda no muri kenya kuko ubumenyi bwaho bwize gyubatswe mu buhinga bugezweho bwa kijambe

Ibikoresho bitandukanye vyo kubaka bifise n'amabara atandukanye muri vyo harimwo ivyirabura, ibisa n'umuhondo, ibisongoye n'ibindi bikatana ; abidandariza ku isoko nkuru yo mu kanyosha abubatsi bubaka amazu n'abandi babaza baraza bakabigura.

Kuri kaminuza nkuru y'uburundi mu gisagara cya gucumbura isanzwe yubatse ku buhinga bugezweho isize amabara yera ku mpome igeretse kabiri iruhande hirya no hino hari utwazi dutotahaye twiza cane utubarabara amashurwe ibiti vy'imyembe n' ivy imikaratusi birikikuj

Mu gisagara ca rumonge aho basanzwe, bakorera amanama atandukanye inzu y'amanama yakiriye abantu benshi cane aho bamwe bicaye imbere bariko barayikoresha kandi bandi bari inyuma yabo bariko barabakurikirana amatara mw'shuri ariko araka kandi n'inyuma hasitze amabara agomba kwera.

ku ishuri ryo mu kampenge ryubatse hafi y'ibarabara ritubugarigenda mu ntara ya murambya risitze amabara atandukanye arimu ayera yasa n'umuhondo imbere aho bakarabira abanyeshuri hasi hasize isima

Karire n'umunyishuri yiga kuri kaminuza nkuru y'i ngozi yagiye aho basanzwe babika ibikoresho; ibitabo basoma kandi nawe ariko araraba igitabo kivuga ku nkuru z'inkundo za jack na roza arakunda iyo nkuru na we yagiye kuraba kugira ngo agisome hasi gato hari akamucika ariko karaka.

Ishuri ry'uburaro ryi Mubanza muri komine Bubanza risanzwe ryakira abahungu gusa ryubatse hafi y'ibarabara risize amabara yera nayasa n'umuhondo hasi hasize isima abanyeshuri bahaca barengena kuko bahakunda.

Imodoka isanzwe iyunguruza abanyeshuri biga kw'ishuri ryitwaye ivyisi viyo vy'afurika baratonda mu gatondo bagataha isaha cumi na zibiri z'umugoroba isanzwe fise amabari atandukanyi aya san'umururu ayera ya sa n'agahama yasa n'umuhondo gishise n'amapine ani ni indende amashuri bakishije amabara yera n'aya sanubururu.

Abanyeshuri basanzwe biga ivy'ubuhinga mu mwaka wa kabiri wa kaminuza bari ko barakora amatara kabura na minani bambaye impuzu zisa n'ubururu ku pvasi gushika hejuru ariko jane wewe yambaye ikanzu kandi arikume na kabaragasa bariko barakora impapuro n'ibindi vyuma bisa n'ubururu biri imbere yabo n'iimazi.

Mu biro bikuru vy'umurongozi w'ishuri ryisumbure ryo mu Gitaramuka mu ntara ya Bujumbura hasanzwe hari imeza ikozwe mu giti, ikigopo yanywereyemwo amazi, akantu akoresha mu guterateranya impapuro, n'urupapuro rwanditseko, hamwe n'urutsinga akoresha mu gushiramwo umuriro muri terefone yiwe.

Ku ishuri ry'intango ry'inyanza lac mu ntara ya Rumonge yubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru ariko risanze risizwe n'amabara yera amadirisha yaho arugaye ariko imiryango iruguruye hejuru amatara ara zimije rifise ibiti biyikikuje byiza harimo ibigazi, imyembe, n'imikaratusi.

Abanyeshure basanzwe ivyo gutumatumana ko amakuru mu gisagara ca Bujumbura Gukorona Ciza na Butoyi bariko baraharira kuko umwe abitahura undi atabitahura ariko Ciza we yatumye n'urutoki muri gahamagara yiwe kuko avyemera neza ko atashobora kwibesha.

Ibarabara rigenda kunzu isanzwe yakira ingenzi mu gisagara ca Bujumbura cubatswe neza kandi hirya no hino hari utuntu dusize amabara yera n'ayirabura amashugwe meza arakikuje ibiti birebire bitanga akayaga iyo nzu ikabisize amabara y'agahama ayera no kubiyoba hakaba hirabura.

Ishure ryiza cane rubatswe ku buhinga bugezweho rigeretse incuro zibiri ku miryango no ku madirisha hasize amabara yirabura ku mpome amabara yera rikikujwe n'udushugwe twiza n'utwatsi dusa n'ubwatsi butoto tuyagayaga tubereye ijisho.

Abanyeshuri biga kw'ishuri ryisumbuye ryo mu gitaramuka mu ntara ya bujumbura bariko bariga kandi benshi muri bo bariko barandika isa nk'aho bakwiikiye umwigishwa wabo karoli bambaye amashati asa n'agahama ayera amapanaro kaburawe bafise iterefone y'iwe ku kuguru.

Kw'ishure ry'intango ryo mu Rukaramu mu gisagara ca Bujumbura ahasanzwe hiherera abahungu hasize ibara risa n'ubururu ku muryango, hasi hari amabara yera, umuringoti utwara amazi ibara rigomba gusa n'agahama kandi hejuru hasize n'amabara asa n'umuhondo. Amatara arazimije kandi abanyeshuri babiri binjiye mu bwiherero kuko ntihugaye neza.

Inzu nziza isa neza cane yubatse mu buryo bwa karorero mu gisagara ca bujumbura isanzwe ifise amabara atandukanye iyobatse n'ibiyo, kandi isize ibara risa n'agahama eka hirya nohino iko nudushurwe twiza cane.

kwishuri ryisumbuye, ryo mu Rutana mu ntara ya burunga ,risanzwe ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru , ku ruhome hasanzwe hamanikwa intonde z'ivyerekeye iryo shuri , abanyeshuri, eka n'ibindi vyinshi ku bikorwa bisanzwe bihakorerwa, biramanitse .

Ku kibuga gifiseho twatsi tusa no Rwatsi rutoto ariko hirya gato hari amazu abanyeshuri basanzwe bigiramo ibiti birebere vy'imikaratusi imirimo y'abanyagihugu no kuvuga ngo abanyeshuri ibo bahaciye bahaca barengana.

ku ishuri ryo kumusaga mu isiba cya bujumura ribakisha amatafu ari ku bhazi bucika hejuru abana bo muicenda bariko bariga imbere harikibaho cirabura cyanditse ko ku mume yasize amabara yera hasi hasize isima intebe icaye ko n'izibiti kandi umwigisha wabo asohotse hanze

kw' ishure ryisumbure ryo mu rubirizi mu gisagara ca Bujumbura ryubatse ku buhinga bwa none, risa neza ryubakishije amatafari, amabara yera abanyeshure bahari imbere yaho bariko baratambuka basanzwe bambaye n'impunzu zirabura, ryigako abanyeshure biga mu buhinga bw'ikiganga n'ubwo kwubaka inyubako zigezweho.

Kw'ishuri ryo mu Rukaramu mu ntara ya Bubanza basanzwe bigisha ivy'ubuhinga, abanyeshure biga mwaka wa kabiri mu vyo gukora intebe bambaye ibisarubeti bisa n'ivu kandi bariko baragerageza kubikora bari kumwe n'umwigisha wabo Minani. Benshi muri bo bariko barakura.

Tuvakunkiko yambaye ishati yera, n'ipantaro yirabura, ariko arashushanya, kuko n'umuhinga cane mu vyo gushushanya, imbere yiwe igishushanyo kinini ciza, kandi kibereye yo gikotesha akakironkamo amafaranga menshi, nuwo mu ntara ya Bururi mu gisata c'ubuhinga.

Kuri kamiuza nkuru y'i Ngozi mu gisata c'ubuganga abanyeshure basanzwe bari mu mwaka wa kane bagiye kwimenyereza kuko nta numwe yasigaye. Intebe zikozwe mu biti ziragaragara kandi ziri ku murongo, amabara atandukanye arisize harimwo ayagomba gusa n'umuhondo. Hanze harimwo ibiti byinshi birikikuje.

Abanyeshuri biga kw'ishuri ryitiriwe umuco co mu kinindo munsi ya ca Bujumbura abaheruka guheza bafise umunsi mukuru aho bariko barakorera bahagize neza bahashira ibitambara n'amashugwe ibisa n'umuhondo ivyera n'ibindi biri ku ruhande abanyeshuri bariko barategera umumwe uko bamusoma.

Abanyeshuri biga mu mwaka wa kabiri mu gisata c'ubuhinga kuri kaminuza nkuru y'Uburundi mu kigo co ku Mutanga, bariko barimenyereza kuko basanzwe biga ivy'umwuga bambaye impuzu zisa n'ubururu kuva hasi gushika hejuru n'ibirato vy'intoki bisa n'agahama, ivyo bitwikira mu maso no ku munwa, aho bigira hubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru.

Kw'isuru igisumbae ryo mu kirundo ryibakisha amatafari ahiye ko vasi gushikana ijuru isize n'iba aragyera, kandi n'urwandiko rusanzwe rwanditse ku ruhome niba aragirabura aho umuyobozi w'iryo shuri asanzwe akorera haruguruye, kuko yinjiye mu mwanya nheze.

Mu wicenda, ahasanzwe higira abanyeshuri bariko barategura gukora ikibazo ca Reta, hasi hasize isima, umuryango winjira usize ibara ry'ubururu, ariko, ko hasanzwe handitseko n'inzandiko zifise ibara ryera igiharuro mirongo itanu na gatanu.

Kuri iniverisite nkuru yo Muyinga ,mu ntara ya Muyinga abanyeshure biga mumwaka wakabiri mugisata cindimi bariko barakora ikibazo bambaye umwambaro ufise amabara atandukanye udupira twumuhondo amashati yera nizindi zitandukanye kumpome zubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru risize amabara asa numuhondo kumpome intebe zibiti bicayeko.

Kw' ishuri ryisumbuye ry'iMatana aho abanyeshuri basanzwe biga ivy'ubuhinga, bari mw' ishuri bariko bariga ishuri ry' ubakishije matafari ahiye, kuva hasi gushika hejuru urubaho rwirabura rumanitseko impapuro zera ziriko inzandiko ,abanyeshuri bicaye ku ntebe z'ibiti.

Kuri kaminuza nkuru yo mu Cibitoke bigisha ivy'ubuhinga, abanyeshure bariko bariga bo mu mwaka wa kabiri, bambaye ibisarubete bisa n'ubururu n'uwundi k'uruhande yambaye ikoti y'umwitwikiro, umwigisha wabo minani ari imbere ariko arabigisha yerekanisha igiti.

Kuri Kaminuza nkuru yi Bururi mu ntara ya Bururi abanyeshuri basanzwe biga ivyerekeye kumenyesha amakuru bagiye mu karuhuko kiminota cumi n'itanu imbere mw'ishuri nta munyeshuri numwe yahasigaye hejuru amatara ariko araka ku mpome hasize amabara yera hasi hari isima.

Kuri kaminuza nkuru y’uburundi mu gisagara ca bujumbura mukigo co kumutanga ,abanyeshure basanzwe biga ivy’ubuvuzi aho bakorera mukubika ivyuma bakoresha mukuraba imiti ningwara babishira iruhande yakabati.

Kuri kaminuza y'imwaro abanyeshuri basanzwe biga ivyerekeye ubuhinga bwa none bari mw'ishuri bariko bariga beshi muri bo baricaye bambaye imyambaro ifise amabara atandukanye, imbere yabo hari amazi yo kunwa abandi babiri barahagaze paulo na Kabura.

Kuri kaminuza nkuru yu Burundi mu gisagara ca Bujumbura ikigo co mu kiriri abanyeshuri bariko bariga ivyerekeye ubuhinga mu gukora ama mashini bambaye umwambaro ufise ibara risa n'ubururu uwundi yambaye isarubete yera.

Kuri kaminuza nkuru yo mu Cibitoke, abanyeshure basanzwe biga ivyo gukora imiduga bo mu mwaka wa kabiri, bariko barakora umuduga ufise ibara ry'agahama wapfuye mu moteri, benshi muribo barafukamye, bunamye bariko baraba munsi, bambaye umwambaro usa n'ubururu kuva hasi gushika hejuru.